Abanyagihugu ngo bumva bafise ingabire yogukina umupira w'amaguru baratumiwe mu nama ,na cane cane ngo bazoze bitwaje imyambaro yogukina ,Kuko inyuma y'inama bazoca bagenda kuraba umwe wese ingabire afise kugirango bashobore kumushikiriza umugwi.

Hatanzwe itangazo kokumusi wakabiri imisi yose kumugorona, abantu Bose bazohora bahurira mumabarabara, kugira binonore imitsi, bakaba basaba n'abarezi kuza bararekura abana babo kugirango bashobore kwifatanya mwico gikogwa.

Ikibuga c’umupira w’amaboko, giherereye ku murwa mukuru w’igisagara ca Bujumbura, bamwe bamwe bavuga ko kidatunganije neza, kubera ko harangwa amabuye n’ivyatsi ku ruhande; abanyagihugu bakaba bavuganye ko ku munsi wa gatandatu, bazohahurira kugira bahatunganye.

Hari abantu iyi bagiye mutuzu twa sugumwe, batarinda kuraba ko ari ubwabakobwa canke ubwabagabo, ivyo bigatuma haba akajagari, keshi cane kuko atasuku rikwiye riba ririko rirahakorerwa beshi bahakura, ingwara abandi nabi bagasanga haracafuye.

Ibikobwa rusangi vyaranzwe n'abanyeshure bitoranije hamwe, kugirango bakore amasuku ,vyagenze neza cane, na cane cane ko hariho ibibanza vyari vyarahebwe, ariko bashoboye kubisukura bikaba bisa neza, bakaba bavuga ko ariho bazoza barahurira baganirira.

Abarimu uno munsi bahujwe n'urukino rwumupira wamaboko, aho bavuzeko vyagiye biborohera na cane cane ko baruhuka no mu mitwe kubera uwo mwanya uba watunganijwe, bakaba basaba ko boza barabikora kenshi cane kuko navyo ari ngirakamaro.

Guhera ku munsi w’ejo, abana bimenyereza, ntibazosubira kuja mu buzu bwa surwumwe, ubw’abahungu n’ubw’abakobwa; bahora babisangira kubera bavuga ko ari abana, ariko guhera ejo, bavuze ko bamwe bamwe bose, bazoba bafise aho baja.

Hatanzwe itangazo ry'uko amazu apangishijwe hakaba harimwo utuzu twa surwumwe indani, batazosubira kurenza ibihumbi amajana atanu ku kwezi. Iyo aba ari inzu y' ivyumba bibiri ariko inzu y'icumba kimwe bazoza bararihishwa ibihumbi amajana abiri.

Abanyeshure bagendana ubumuga, bavuga yuko bitaborohera kuja mu buzu bwa surwumwe, kubera ingazi zidugaho; bamwe bamwe bagasaba ko bobaronderera akazu ka surwumwe kari hafi boza barajamwo, kandi bagatandukanya ak’abahungu n’ak’abakobwa.

Abanyagihugu batumberanye n'ishure ryo mukanyosha, baridoga ko ubuzu bwasugumewe budakorerwa isuku, bosaba ko boza barabitunganya kubera KO bibangamira abana nabo, ndetse nabo bigatuma barondera ukungene baza barahava.

Ubuzu bwa si uga ubumwe bwa bomoser ubundi miryango ikavako baratabaza abavyeyi ko bwokorwa mu maguru masha, kubera ko bagira amakenga, kuko abana babo bataba bari kumwe bakabavuga ko batuma baterera amafaranga kugira bikorwe n'ingoga.

Abakinyi bitwaye neza Kurusha abandika, hariho umwana umwe yiga mumwaka w'indwi yerekanye ingabire idasanzwe mugukina Umupira, Bakaba bamusabira ko bomuronderera, Amashure amufasha kuduza iyi ngabire. Nacen cane ko bishobora kumubeshaho.

Umunsi mukuru wahariwe Inkino, wahuje abanyeshure bokumusaga, bamwe bamwe bakaba berekanye, Uburyo bafise muvyo gukina, yaba umupira w'amaboko, canke uwamaguru, bamwe bamwe bakaba baciye batogwa kugira baserukire intara.

Ibikorwa vyanyuma biriko biratunganywa, mu kwubakira abanyeshure bo kw'ishure rya Mutoyi, ibibuga vyo gukinirako, bakaba bavuga ko, bazoza baragitunganya nabo mu kugifata neza, na cane cane gukora isuku n'aho batumbereye.

Umupangayi yagize ibibazo vyuko nyeninzu yaje kuraba uko inzu yiwe imeze asanga ibifuniko bifunika akazu ka sugumwe kiwe vayaratakaye, ariko nyene gupanga yavuze yuko acinjira iyo nzu ariko vyari bimeze.

Ku muhingamo w'umusi wa mbere harabaye umukino uhuza abigeme biga kw'ishure ryo ku Mutanga nab'iryo mu Kigobe, abo ku Mutanga bakaba batsinze ibitego mirongo itanu ku vy'abo mu Kigobe, bakaba batashe baravuza akaruru.

Hadutse imishamirano y'abana bariko barimenyereza umupira w'amaboko, bamwe bakavuga ko uwubamenuereza atagerageje kubumviza kugira yumve ikibazo aho cavuye. Vyarangiye bamwe natashe abandi nabo bakaba bagumyeho bakina.

Abahawe isoko ryo gusanura ibibuga vy'imipira y'amaboko ku mashuri bagiye bimwe bimwe bitarangiye ariko bakavuga yuko bazogaruka ivyonye bavyitwayemwo nabi kubera yuko isoko barihawe bavuga ko bazobitunganya.

Abanyeshure bari mu ndaro baravuga ko kenshi bataronke amazi yo kwisukura canke yo gukora ubuzu bwa si ugumwe bwabo hakaba hatanguwe kuwibonekeza bamwe bamwe bagwaye mu nda abandi bagwaye ingwara yakwashi.

Ishure ryuburaro rya mweya rirafise ingorane yuko ubuzu bwasugumwe na cane cane bwomubahungu batabukorera isuku rikwiye hamwe hakaba haramaze guhindura amabara hasi naho hakaba harivyondo bihari

Uno musi habaye imyitozo yo kwitegurira umukino w'amapira w'amaboko ukaba wahuje musinzira ya mbere na musinzira ya kabiri ibitego mirongo umunani vya bamusinzira ya kabiri ni vyo vyatsindishije ibitego cumi vyamusinzira ya mbere.

Umukino wahuje abarimu bo mu mashuri makuru makuru n'amashuri matoya watunganijwe neza ku buryo abari baje kurorera bawishimiye cane mbese hakaba havyutse n'ubushuti hagati yiyo mirwi kuburyo bazoza barakina hama bakaryohera n'urwaruka rwabo.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kiri nyuma y'ishure mwizero catanguye kubomagurika, kubera yuko batigeze bacubakisha ivyuma bikwiye bagasaba gushumbushwa canke bagende bagisubiremwo babikore uko vibavyumvikanye.

Hatunganijwe umukino w'amaboko uhuza abari mubane bigisha mu mashure y'intango babiri babiri baca barigabura vyibonekeje yuko bamwe barebare bari bo bijije ibitsindo vyinshi kurusha bagufiya.

Abavyeyi barereye ku mashure ya bwiza yambere barafise impungenge y’itunganwa ritameze neza ryubuzu twa sugumwe riri kumashure y’abana babo bigako, rimwe na rimwe bavuga yuko babura amazi ahandi ntibahakorere isuku.

Umuyaga mwinshi wibonekeje unomunsi kumuhingamo watumye amwe amwe amabati aguruka ibikoresho nimwe nimwe bari bazanye vyo kubaka ikibuga c'umupira wamaboko bikaba vyabuze irengero.

Mu buzu bwa surwumwe bwo kw'ishure rya Nyakabiga ya mbere humvikanye akaruru kenshi kubera ko abana bamwe bamwe bagiyeyo bariyugarana, uwundi ngo yakorokeyeyo. Ivyo bikaba vyatangaje abantu benshi kubera ko bitari bimenyerewe.

Ishure y'Inderabigisha Enesi ,riridoga KO ububiko bwabo bwamatwareto bufatwa nabi, nacane cane ko Amashure yabo aba neza, barasaba abajejwe isuku nacane cane abanyeshure nyene bajamwo kuhatunganya bavuyemwo.

Mukurindirako umupira w'amaboko utangura abarimu bamwe baciye bagenda kuba barinonora imitsi mukurindira ko bashobora gucungera neza urukino gw'abanyeshure babo bagomba utangure. Bakaba bishimye cane kubera ivyo bababwiye babikurikije.

Zu ubwa si ugumwe bwubatswe hamwe hamwe mu gisagara ca bujumbura biraboneka ko bamwe babugirira isuku abandi ntibabugirire isuku bagahimiriza abanyagihugu kuza baragenda batwaye amazi na canecane kuraba ko basize hasa neza.

Umukino wamaboko wahujije abimwera bari bambaye udupira twumuhondo nabigitega bari bambaye udupira twubururu warangiye abimwera batsinzwe kubitego mirongo itanu kiri mirongo itandatu vyabi igitega

Abanyeshure bari mu buruhuko, barashimira indongozi nziza zabasabiye ko bobareka kugira baze baraja gukinira mu kibuga c'umupira w'amaguru co mw'ishure ry'i Bukeye. Bamwe bamwe bakaba batanguye kwerekana impano zabo.

Urukino rw'umupira w'amaboko gwahuje abanyeshure bo mu buraruko n'abo mu buseruko gwagendewe n'Abashikiranganji babiri ; umwe w'umutekano uwundi w'indero. Bakaba bashimye cane ukungene umukino wagenze.

Amashure y'abigenga akomeje guhurumbirwa n'abavyeyi, kubera bavuga yuko abana baronkeraho indero canecaneko n'ivyirwa vyabo biba bimeze neza bakaba basabana leta ko yogerageza ku ngura bumenyi abarimo bigisha abana.

Uno munsi niho habaye gutogwa kw'abakobwa mirongo n'umwe bazoserukira Uburundi mu makungu. Hakaba habonetse batandatu gusa abandi ntibashoboye kwitabira kubera ko babuze ng'uko bahashika abandi babeshwe.

Abapangishije amazu bakomeza kwidoga KO abobahaye amazu yabo bagenda bayononye canke ntibagirire amasuku akwiye ibibanza baba babahaye, na cane cane ivy'ubuzu bwa sugumwe barasaba kubwitwararika nkuko boba bitwararika izabo.

Abana bo mw'irerero ry,i Muyinga, bariko baratozwa gukina imipira ya maboko, na cane cane kubu impano arizo zibeshejeho urwaruka. Nabo bariko baragerageza kubereka iyo nzira kugira ngo bashobore kuba nabo boba abanyeshure bameze neza.

Uriko uraraba ubuzu bw'asugwumwe hagati y'ubwabakobwa n'ubwabahungu. Ubw'abakobwa usanga burimwo isuku na cane cane ko bitwararika gushiramwo amazi. Mu bahungu naho bavuga ko basigana, bamwe bamwe barayashiramwo abandi ntibavyibuke.

Abahungu bariko barakina umupira w’amaguru, bamwe bariko baraba umwe awufise, uwundi ariko aragerageza kuwufata, hirya yaho hariho ibiti vy’imikaratusi, n’urutsinga rw’amatara ruca hejuru yabo.

Akazu ka sugumwe kubatse ku buhinga bwa none, idirisha rirugaye ku mpome hasize amabara abiri rimwe ni iryumuhondo irindi rirera, hirya yaho hariho akantu ka gahama akokantu gakoresha mu koza indani.

Umwarimu ariko araha urutonde rw'icirwa bagomba bige abanyeshure biwe, uwo mwarimu yambaye agapira kera n'ipantaro yirabura, abanyeshure nabo bambaye amakabutura, ibirato n'udupira dusa n'umuhondo.

Akazuka si ugumwe k'abagabo, kandi babiri babiri ni bo binjira kubwira ngo abandi babarindirire hanze, ariko hasi hasa nabi nk'adakorerwa isuku bamwe bamwe mu banyagihugu bakaba bidoga cane.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, umwe ahagaze mu kibuga indani, abandi babiri begamiye uruhome, umwe aricaye. Hirya yaho hariho inzu ndende isakaje amabati.

Akazu ka sugumwe gafise imiryango itatu ,umwe irugaye iyindi iruguruye, gasakajwe amabati kandi kakaba kubakishijwee amatafari ahiye, ariko ntamatara barashiramwo.

Ubuyobozi bw'ishure rikuru ryo Kumushasha burashima imfashanyo bwaronse Ryo kubaka ubuzu bwasugumwe bakaba basaba abanyeshure kubufata neza Ariko hatanguye kwibonekeza akamoto katari keza bakaba barindiriye gusaba ingene boshobora gukurayo Ako kamoto

Icigwa co kwinonora imitsi ni kimwe abanyeshure bo kuva muwambere gushika mu mwaka w’icenda bashimira ubuyobozi, bakaba bahurira hamwe bakiruka ariko hakaba hariho umwigisha umwe abaherekeza kugira ntihagire ico baba.

Ikibuga kirimwo abana b'abahungu bariko barakina umupira, hakaba hariho n'abantu bariko bararengana bambaye agapira kera, ak'umuhondo na k'agahama. Ku ruhande hariho utwatsi twiza.

Haribonekeza isuku rike mu masoko amwe mwe na cane cane ya Kinama. Iyo ugiye aho abagabo bihagarika, usangaho umunuko urenze, na cane cane ku mpome ugasanga hasa nabi.

Abakobwa bariko barimenyereza gukina umupira wamaboko kubera ko muminsi itanu irimbere bafise umukino uzobahuza nirindi shure rigenzi ryawo umwe afashe umupira uwundi ariko agerageza kuwumwaka abandi bariko biruka inyuma yabo

Akazu ka sugumwe kabomotse, n'imiryango yaramaze kujako ingese, umuntu ahirahiriye kua kwicarayo yoca akorokerayo hanyuma inyuma naho nyene hasa nabi cane.

Igisagara ca Bujumbura kirashimira abanonotsi bamwe bamwe, bafashe ingingo yo gufasha abanyagihugu kuza barinonora imitsi, haba mu gatondo canke ku mugoroba. Bikaba ari vyiza kuko bituma no mu kazi ngo baba bameze neza canke bagakora inshingano zabo bumva bamerewe neza.

Nubwo baronkejwe aho ndashobora kwigira, abanyeshuri bariko biga ivyubuganga, barasaba ko bokoroherezwa nacane cane mukabariswa Ibikoresho, kuko hahenda abanyeshure bake bake kwiga bigatuma baza bararindirana.

Ubushikiranganji bw’amagara y’abantu ,bwarubatse kubuhinga bwa none, ikibanza co gupimiramwo ingwara, hakaba bashima cane abakozi kubu aho hantu hatunganije neza hariho ibikoresho bitakibikwa hamwe.

Abanyeshure babiri barushije abandi mu manota meza y'ikibazo ca Leta, bararungitswe hanze kunonosora ubumenyi none uno munsi bagarutse gushimira ubuyobozi bwabafashije gutera iyo ntambwe ubu bakaba bifashe neza.

Ikibanza gihingurirwamwo impapuro n'impuzu, cashoboye kwumvikanamwo umuriro batazi iyo waturutse uje uva. Bamwe bakavuga ko ari intsinga, abandi bakavuga ko ar'ibintu bahasutse. Amatohoza n'ubu aracabandanya.

Habonetse umunyeshure akora umuti wo kuvura malaria. Uwo munyeshure akaba yahawe aho akorera ari wenyene, kugira ngo ashobore gutunganya ivyigwa vyiwe neza. Arashimira ubuyobozi bwamworohereje.

Ibibanza bimwe bimwe bigize isomero rya mutanga vyatanguwe kubomagurika, kubera ko vyubatswe nabi bakavuga ko abapfundi bagiye bariba ivyoum bimwe bimwe ibindi bakabitwara ahandi batazi basaba kobobigarukana.

Uwu munsi, ishure rikuru rya Mutanga, ryaronkejwe imashini zihingura impapuro, izindi zigakora impuzu. Abari mu mashure y' imyuga, bakaba bemerewe yuko umwe wese ukwo azoza arasohoka, azogenda aronse imwe Imwe.

Komine ya Ntahangwa irashima amamashini yo kwubaka yaronkejwe n'ishirahamwe ryo kwiteza imbere rya Kanyosha bikaba bizotuma bubaka imifurege itwara amazi kugira ngo abana ntibakomeze kugira ingorane.

Inyigisho zahawe abana bari mu buruhuko, zatunganijwe n' ushikiranganji bw' indero, abavyeyi barabashimira vy' imvamutima, ukungene badahengeshanya kubaha ivyo bakora kandi bibungura ubwenge, hakuja gukina imipira.

Aho basuzumira ingwara za marariya, umugera, baravuga ko ibikoresho biguma vyononekara bitariko birasubirizwa, ivyo bigatuma uburyo bwo kwivuza buteba, n'abandi baba baje kurindira inyishu bidoga.

Abanyeshure biga ivyo gutunganya umuyagankuba bavuga ko ibikoresho bafise ari bikeya n'ibihari badashobora kuba bokwiga bose ngo bashikirwe bigatuma ivyirwa birindira ko bihera abandi nabo bagacererwa.

Uno Munsi hariho umunyagihugu yagiriwe ibakwe ryo kubona ukungene ibitaro vya Musinzira bibika Imiti .akaba yashitse ashikiriza icifuzo cuko Imiti yamazi yobikwa ukwayo iyi Binini ukwayo.

Abanyeshure bo mu gisagara ca bujumbura, barashimira ubushikiranganji ku ndinganizo yashizweho ko mu gitondo baza baragenda bagahurira ku mashure amwe amwe agize igisagara bakigira hamwe ivyerekeye ubutunzi canke uko bokwiteza imbere, bikaba bituma batakija mu mabarabara cane.

Imiti iri ubwoko bubiri ibitswe ahantu hamwe idasangiwe ukwo ikora irateye amakenga abanyagihugu bayibonye iy' amazi ikaba iri hasi iy' ibinini ikaba iri hejuru yayo bakaba basaba umuco kw' ivyo bintu.

Ikibanza cububiko bwibitabu, barasaba kucongerereza ,canke kubaha irindi somero bashobora kubikamwo ,kuko abanyeshure ntibaronka Aho bicarako, nabahakorera bakagirwa cane kuberako haba ahari uruja nuruza.

Amashure yo mu gisagara ca Bujumbura yose, yaronkejwe ububati bwo kubika ibikoresho, na cane cane ibitabo; kuko bimwe bizimvye, iyo gitakaye, kirihwa amahera menshi, ariko n’ubundi ivyo bahawe ngo ntibishobora kunyegeza.

Ikigo bene Tereziya mweranda kirashimira ubuyobozi bwishure rikuru rya Muyinga ryabahaye imfashanyo yibitabo ndetse n'amakaye abana bari bakeneye mugukoresha muvyigwa bimwe bimwe.

Hari akajagari kibonekeza kw'ishure ry'i Mutaho aho ahantu habikwa ibipapuro n'ibitabo vyo ku mashure basanzeho amamatera amanitse bagize amatohoza baca basanga umwarimu umwe ngo niho asigaye aba kubera yirukanywe

Uno musi hatunganijwe icigwa mu mashure yose y'igenga co kubereka ikarata y'Uburundi ingene yubatse, mu kubereka uburaruko, ubuseruko, uburengero n'ubumanuko. Bamwe bamwe mu bana vyabashimishije kubera ntavyo bari bazi.

Ikibanza co gusomeramwo ibitabo abanyeshure bifashisha mu kwungura ubwenge. Umwe mubanyeshure kugira ngo ashobore gutora igitabo aca kuwubijejwe kugira amuhe uburenganzira bwo gutora igitabo.

Amashure afise uburaro, arasaba imisegetera ku babijejwe, kugira ngo bashobore gukingira marariya, iguma yibonekeza mu ndaro, aho abana cumi kw’ijana baza baratwarwa kwa muganga, ivyo bigaca bidurumbanya umutekano, na cane cane ivyigwa.

Inkuta z’amashure mato mato n’ayisumbuye, zirateje impagarara kubera ngo ari iz’amabuye; ariko bavuga ko ivyo bidoga bidafashe, kuko bikinga amazi iyo haguye imvura nyinshi, atuma adatembera mu kibuga.

Ifashanyo zigera ku ntebe amajana atandatu ntizozahawe amasomero mashasha, ariko umutumbakinyinya yubatswe n'abantu basanzwe bahavuka ivyo bikaba vyakunze, kubera gukunda igihugu na canecane gukunda ugwaruka.

Hatangujwe ishure rirera abana bakivuka gushika ku myaka itatu, mu kurindira ko baja mu mashure. Bakaba bavuga ko hariho abavyeyi boreka kuja iyo bogiye bakaba badafise ababakurikiranira abana babo. Bakaba basaba ko boza barabazana babasigirane.

Ibikorwa vyanyuma biriko biraherehezwa aho banyeshure basabwe kubaka ibibambazi bamenaguye mugihe bariko bararorera imipira yamaguru, baciye bafata bararondera n'amabara ajanye nishure kugira ngo hase neza.

Kw' ishure rikuru ry' i Mabayi, harangwa agacerere kadasanzwe, kubera ko bariko hariko harasubirwamwo ibikorwa bimwe bimwe mu kibuga, ndetse n' amashure bakaba bariko barayasanura. Bakaba bashima ingingo y' umukuru w' igihugu yatumye ivyo vyose bikunda.

Indimi mvamahanga zikomeje kugora abana biga muri leta, kubera ko bibagora kuvuga, ahandi naho ngo ni kubera ko batangura kuziga bageze haruguru; basaba ko boza barahera mu mwaka wa mbere kuzibigisha.

Nyamugigima yumvikanye jo ku mugoroba yarashoboye kuba yobomora ibintu bimwe bimwe ku mashure n'abandi bantu bafise amazu bubakishije ibikoresho bidakomeye bakaba basaba ko bobikora n'ingoga kugira ngo abanyeshuri ntibagira ikibazo.

Amashure y'abigenga, bavuze ko batazosubira kuruhuka amezi abiri abana, bari muhira ataco bariko barakora, basabwa abavyeyi kuza baratanga ibihumbi mirongo itanu, kugira ngo bashobore gucungera abana babo bari mu kigo.

Abavyeyi barereye kumutumba w'Ikinyinya, baratabaza cane abarezi, nabajejewe umutekano, ko bo bafasha Kuza bararungika abana gutaha, kuko iyi hageze Amasaha yo gutaha bamwe bamwe basigara barakina umupira, abandi nabo ntibamenye iyo bataha.

Hatanzwe itangazo ko imifurege yoza irasukugwa na cane cane ku baba bajejwe isuku ku mashure. Gutyo iyo imvura iguye, amazi agshobora gutemba aja mu kibanza kimwe ntagume yonona ibitegwa.

Abazohiganirwa kwiruka ibirometero amajana atandatu bahawe uko bazogenda baratondekwa ku mirongo. Bamwebamwe bakaba baciye baja kwimenyereza ku kibuga c'i Musanze abandi nabo barataha kuruhuka.

Umubano utari mwiza uri hagati y' ishure rya Mushasha n' ishure rya Mutoyi, rikomeza kuba ryinshi kuko bamwe batanguye kuza kumenagura amadirisha yo mu zindi somero. Bakaba bavuga ko bazobitwarira hejuru niyo babandanya gukora ivyo bintu.

Ingigo ya Reta yo gufungurira abana ku mashure barayishima cane abavyeyi ndetse n'abarezi kubera biborohereza gutunganya ivyigwa na cane cane ko abana baba bamerewe neza, benshi bahora baza ku mashure ataco bafashe ariko ubuye urabona ko batanguye gusa neza.

Abanyeshure baravuga ko baterwa n'ibintu badatahura iyo bari mu mashure, bamwe ugasanga ngo bagwaye imvunja, abandi imishatsi ikavunguka, ariko ntibamenye ikibibituma, ariko ngo ntibiva kw'isuku ahubwo hakwiye gusengegwa.

Abanyeshure bishimye cane basanzwe bahawe intebe shasha, kubera ko izo bahora bicarako zabomaguritse izindi zirabungwa bakaba bavuga ko bazozifata neza, kandi bace bashira n'agasandugu ko kuza barakoresha iyigize ikibazo.

Umunyagihugu asanzwe afise inzu abamwo iruhande ry'Ishure ritoya ryo ku Mutoyi, arasaba abarongoye iryo shure ko botunganya ubuzu bwasugumwe, bwabo kuko bubangamira Abo atunze hamwe nawe, kuko vyegeranye cane.

Hegeranijwe amafaranga ashika k,umuriyoni, abanyeshure bagiye baratanga k,ukwezi k,ukwezi kugira ngo bashobore gusahirize ishure ryabo, bakazoca basiga amarangi ahandi basige ibigura basanzwe bakorerako.

Abanyeshure bo kw’ishure Cubahiro, barashoboye kwegeranya amafaranga agera ku miriyoni mirongo itandatu, kugira ngo bafashe abana ba ntahonikora biga mu mashure ya leta, mu kubagurira ibitabo vyo gukoresha, kuko kenshi bahora bafata bakegerana, kuko bafise ibitabo bike.

Amabati yari yaraguruwe n'imvura, n'umuyaga, waranzwe kumusi w'agatandatu, unomunsi abajejwe umutekano, ndetse nabanyaguhugu, bafatanije gusanura ivyari vyononekaye bamwe bamwe bakaba baje bazanye imiryango yogushira kubibanza.

Abana bo mu wa kabiri A,bbasavye abanyeshure, kuza baritwara neza, na cane cane ko batoza bararindira, ko ikintu cononekaye mw’ishure, aribo boza barakiriha bonyene, bagatumira n’abarimu nabo ko boza baraterera.

Imashine Nyabwonko, zahawe abana batangura mumyaka yambere niyakabiri, ziriko zirohereza abanyeshure gutahura, nacane cane ubuhinga bwa none. Nakaba babishima kuberako, bamenya vyishi, nacane cane ko banahawe n'Abarimu babibafasha.

Abanyeshure bo kw’ishure ritoya ry’i Muyinga, babwiwe ko bazogaruka indwi iheze, kubera ko hatunganijwe ibikorwa vyo gusubiramwo amashure, ndetse n’ibibambazi bakabibomora; bakaba bavuga ko bahawe akaryo ko gufasha abavyeyi.

Abanyeshure b'i Mabayi baritororokanije bose baratanga amafaranga, kugira ngo bashobore kuba bogura intebe zo mu mashure y'abo. Bakaba baciye baronka izindi mfashanyo zigera ku majana indwi z'abanyeshure bahize, kugira ngo babasahirize.

Intebe zimwe zimwe zirasabwa gusigwa kugirango zireke kwononekara na cane cane ko zimwe zivunagurika izindi bagasanga zabunzwe. Bakaba bashima ingingo y'umukuru w'igihugu ukungene yabatunganirije ico gikorwa na cane cane ko abavyeyi maze bo bavyitwararitse.

Ibikorwa vyanyuma biriko biraherahezwa kumutamba wa gasabo aho bamwe bamwe bafise ingingo yo kuza barazana ivyo gusinga, abandi bakazana amashurwa yo gutera ndetse nibibambaza bakaba bahejeje kubituganya hose.

Abanyeshure bo muwagatatu A,baritanze baregeranya amafaranga ,kandi n'abana bato cane ,kugirango bagure amagufuri, bari bataye abandi bakavuga k'ari abari bayivye, ariko bashimiwe cane n'umuyobozi.

Ibibambazi bitanu vy'amashure ni vyo abana bariko barigiramwo batashoboye kugara, kubera amafaranga ya keshemu yari yateguwe kubakisha bamwe bamwe bakavuga ko boza baratanga amafaranga make make kugira ngo bashobore kugura amadirisha.

Amatohoza yerekanye ko, abanyeshure batashe hatageze, baciye inyuma y’ikibuga barasimba impome; bakavuga ko abo banyeshure bazoza bazanye abavyeyi, kuko bariko barigisha ingeso mbi abandi bana bahiga.

Abanyeshuri bi muramvya barasaba imfashanya yo kubaka amasomero aho abana bigira na cane cane hagurutse ahandi imiryango irambomagurika, barashima abamaze kwitaga hakaba hamaze kuboneka ibihumbi amajana indwi.

Hari ivyuma vyagiye biramanikwa mu mashure batazi ivyo bisigura, bamwebamwe bakaba barituye ubutungane kuko bavuga ko bashobora Kuba bariko barabaraba bari mukindi kibanza, bakaba bavuga ko bobikuraho ningoga canke bazobirandagure.

Ubutumwa bwatanzwe numushikiranganji winyubako yasavye abanyagihugu kuza barubaka cane cane ku mabarabara ahubatswe naho bakiga kuharinda kuko bimwe bimwe biza birononekara bivuye kubanyagihugu basamara.

Ibikorwa vyanyuma biriko biraherahezwa ,k'umashure yari yarahenuwe n'imiyaga, ivanze nimvura ,bakaba bavuga ko bashima ko baciye bashiraho amatafari ahiye, ndetse bakubaka n'ibibambazi, aho abana bashobora kwugama imvura iriko irarwa.

Hari umunyagihugu Yitwariye isomero ry'imuyinga, kuberako ubuzu bwa sugumwe bunuka cane. Akaba asaba ko boza barabutunganya neza kuko navyo bibangamira n'abantu. Nabo bakavugako ataco batakoze, batabona ikindi bokora.

Ngoho yari abomowe n'imvura n'imiyaga vyari vyaranzowe ku musi wa gatandatu no musi vyasubiye gusubizwaho, kuko hari ho amaje imisi haza harigenza abantu batamenyereye, kandi bakaja basang ari ibikoresho bimwe bimwe bibura mu mashure canke mu kibuga.

Ikibazo cokuvuga indimi mvamahanga, gikomeje kugorana cane cane abana biga mumashure Ya Reta, Kubera ko batabaha ibikorwa bikwiye, Cane cane ivyo kuvuga kugira ngo bashobore kuba bogira Uko babikora bamwe bakababwira ko boza bararababivyese. kugira bashobore kubimenya.

Abavyeyi barasaba ko boza baratwara amafoto y'abantu batora abanyeshure mu gihe haba hageze gutaha kubera ko hamaze iminsi hanyuruzwa abana batazi irengero ryabo mu gisagara ca Bujumbura. Bavuga ko baje kubatora babatahane ariko ntibiba arivyo.

Mudasobwa zahawe abana b'i Kiganda ngo ni nkeya ariko baragerageza uburyo bwose boshikirwa ariko bigatwara iminsi myinshi. Bakaba basaba ubufasha uwundi muntu yoshobora kubagurira nk'izindi zishika mirongo ibiri ngo yoba akoze cane.

Igihugu cubutaliyano caratanze imfashanyo yamashure mirongo ibiri nintebe zishika ku majana atanu ryubakiye ikigo kaze kibondo co muntara ya gitega abayobozi bakaba bashima uburyo bwatanzwe kuko ubu abana biga bamereew neza.

Urushengero rwubatse inyuma y'ishure rya Musaga ya mbere baridoga abanyeshure abakirisu baza gusenga batangura kuririmba hakiri kare bigatuma abanyeshure basamara. Ubuyobozi busaba ko iryo shengero ryoza riratunganya amasengesho mu masha yo ku mugoroba.

Abanyeshure biga ku mutoyi bavuga ko bashimishijwe n'ingingo abavyeyi bakomeje kubaherekeza ku mashure, canke hageze kubwirwa amanota babaherekeza, gutyo bakabona yuko ubuhinga bwo ko bazotera imbere buzokoroha.

Indoto zabaye impamo kubanyeshure bari basanzwe bipfuza imachine nyabwonko kenshi bafata bagacapa kubipapuro abandi bakaba babifise mumitima yabo uno musi bakaba baronse izishika kuri mirongo ibiri

Kw'ishure ritoya ry'i Makamba hibonekeje abanyeshure bamwe bamwe bagenda kw'ishure batambaye impuzu ziranga ishure ivyo, bigaca bigora cane abarezi kubera ko bica bibabangamira, bamwe bamwe bakavuga ko batararonka izo mpuzu z'ishure.

Ububiko vyabarimu ni butoya cane kuburyo usanga ibikoresho bimwe biri hanze ibindi iyo bitakaye ntiwamenye aho babironderera. Bakaba basaba ko bokongererezwa ibindi ngo kugira bize vyungungange ibindi bihari.

Intebe zariko ziravungagurika , zindi zikaba zari zavunitse, zasohowe, zirasubirizwa n'izindi nshasha bazanye. Bakaba bashima ukungene hitwararitswe abanyeshure, na canecane mu gihe impuzu z'abo zaguma zitabagurika batazi impamvu.

Abanyeshure bo muwagatandatu barwanye mundwi iheze hagatumwa intebe nyinshi zizononekara izindi bikanka ko bazosubira kuzicarako bahawe igihano zo kuzikoresha hamwe no kuguma muhira indwi zibiri kuryo bazoze bikosoye

Hamanitswe urutonde gw’ukungene ikibazo cagatatu kizogenda muruyu mwaka w’ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu. Abanyeshuri bamwe bakaba bavugako vyabashimishije , abandi vyabateye ubwoba kubera ko batoroherezwa gushika kw’ishuri.

Umu cafu uboneka muma twarete y'isoko urateje ishinga abantu ukungene ivyo baja gusuma bishobora kuba navyo kuba vyagiyeko imicafu ivuyeho kubera hariho amazi atemba abantu bakagenda gukaraba ntibasange hariho amazi.

Abavyeyi barashimira ubuyobozi ingene bukomeje kwitwararika uko abana ba bo babatahana canke babatora mu gatondo. Kubera ko rimwerimwe usanga ata bitoro bo baba bafise, ariko uburyo bwo gushika ku mashure bugaca bubagora.

Ibikorwa vyanyuma biriko biratunganywa kw' iserukiramico ry' Uburundi, mu ntara ya Muyinga. Ariko, akavura gakomeje kurwa, niko batuma ibintu biteba guhera. Barasaba abanyagihugu, boba bashoboye kubafasha kugira binyaruke, ko boza kubafasha.

Hariho inyubakwa z'amashure agera kuri atandatu ariko arubakwa mu ntara ya Muyinga, ahahoze hari ivuriro. Abanyagihugu barashima ko abana babo ubu bagiye kwiga hagufi batazorinda barafata ingendo ndende.

Ku w'Imana harabaye ihuriro ry'abanyeshuri bagize Uburundi kugirango basabe reta guhindurirwa ukungene biga kubera bimwe bimwe ego baravyiga ariko ntaco bibamarira mu buzima bakaba basaba ko bohindurirwa uko baba bashobora kuronka ivyo vyirwa.

Ingwara ya kwashi yari yibonekeza mu mashure matomato yigihugu ubu ntakiboneka cane kubera yuko abana baronka ivyo bafungura kwishure nabamwe bahora byabura ivyo bafungura murugo baratezuriwe kubera kwishure babagaburira.

Ishure rya nyamitanga ya kabiri rirashima ingingo reta yafashe ryo kubaka ibibanza vyo gukiniramwo vy'abana, kubera bamwe baba bafise impano, ariko ntibaronka aho bazigeragereza abandi na bo bakaba baronswa uku mugoroba inyigisho zijanye n'ubuntu.

Mugihe bari basavye KO hosigwa ibara ryirabura kuntebe zo mw'ishure, batunguwe nugusanga basanze hasizwe ibara risa n'agahama. Abana bagiye kwicara bose basanze ayomabara yagiye kumpuzu zabo. Barasaba guhindurirwa ningoga.

Hatanzwe intebe n'imeza ku mashure yose y'abarimu, kugirango bashobore kuba bokwicara kuko hari haheze igihe kininiya abarimu bamwe bamwe badafise uko baba bicaye mu mashure, ukabasanga bicaye mu ntebe z'abanyeshure.

Uno musi habay’ihuriro ry’abaserukira abandi kumashure, kugirango bigishwe ingene boza barabwirana kuza baratora imicafu babonye kuma barabara nubwo atari akazi kabo. Bakaba babishimye kubera yuko , niyo babona babikora, nabandi bazogenda barakurikiza izo ngingo.

Bamwe bamwe mu bikorera utwabo baridoga cane ku kungene umuyagankuba ukunda kugenda, bikaba bigorana kuriha ibibanza na cane cane iyo umuyagankuba wagiye. Bakaba basaba gutunganirizwa canke kugirirwa irindi bakwe ryo kuronka ahandi heza bokorera.

Abavyeyi barashimira ingingo y’umukuru w’igihugu yafashe yo kugaburira abana ku mashure kuberaba bamwe bamwe bahora bagenda bataronse n'ico gufungura, abandi bagashika muhira bataronka ico gufungura. Rero ubu bagashima ko abana bashobora kwiga ivyigwa bamerewe neza.

Mugihugu c'Urwanda hibonekeje ivyapa bigenda bimanitswe ahantu hose haba kumazu haba kuburiro haba kuburaro kugirango bafashe abantu badashobora kuvuga ukungene bashobora Ku ganira nabandi.

Uno munsi habuzwe intebe zibiri mw'ishure, hakaba haciye haba amatohoza aho abanyeshure baciye babashira mu bibanza bitandukanye, kugira babaze umwe umwe ungene vyoba vyaragenze kugira izo ntebe zibure.

Urundi rwaruka ruridogera abandi bana iyo basohotse ku mashure badashoka bataha. Kuko kenshi basanga ibikoresho vyabo vyononekaye, abandi ugasanga basize ikigura gisa nabi.

Abanyeshure bo muwa kabiri A barafashe umwe umwe baraja baraterera amafaranga amajana abiri kugira ngo bashobore gusiga irangi ry'umuryango wabo, umwarimu akaba yatangaye ukungene abo bana bafashe iyo ngingo bagaheza bakayishira mu ngiro.

Hatanzwe itegeko yuko kumusi kumusi ,intebe zibiri zikurikirana arizo zizokora isuku buri musi. Rero harih’abanyeshure bibonekeza bagiye badakoze isuku kubera baba baba kure.

Ku mashure y'intango haratunganijwe ko abana boza bariga birirwa ku mashure, hakaba hararonkejwe imfashanyo z'umuceri n'ibiharage, hamwe n'amavuta, reta yagiye iratanga ku mashure yose agize Uburundi.

Uno musi hatunganijwe umukino wo kwigina ikibanza gishasha cubatsemwo ibibanza vyo gukiniramwo umupira w'amaboko. Uwo mukino ukaza guhuza abarimu n'abanyeshure. Abana bakaba vyabahimbaye ko abarimu bakomeza kwisanzura impande za bo.

Kumashure yabana bafise ubumuga bwokutumva nukutavuga hakomeje kwibonekeza impano zitandukanye aho bamwe bashoboye gusoma ibitabo vya bibiriya abandi bakavuza ingoma nintanga mbere nomumisa nibo basigaye basoma ibisomwa

Amashure yo mu Nyakabiga yakabiri akomeje guhura nibihuhusi bicuye kumuyaga uba Waha baye Kandi amabati yahobarashaje nimpome zirayanguye kuza zirabomagurika basaba ubuyobozi kubatunganiriza.

Abanyeshure biga kuri Ngozi ya mbere, bararajwe ishinga n'imikungugu hamwe n'izuba ribashikira iyo bariko bariga mw'ishure. Ivyo bigatumwa nuko umuryango w'iryo shure utugarwa ndetse n'amadirisha amwe akaba yarabomotse.

Abanyeshure bo mugatumba umwe wese yakuwe amanota atanu ngo kubera hatagize numwe aja kwibutsa kuduza ibindera ryigihugu cuburundi ariko nabo bakavuga sigikorwa cabo kuko bahora basanga ryamanitse

Nubwo haronkejwe imashine nyabwonko Abana bokwishure rya Musinzira, bamwe bamwe bavuga KO badashikirwa, kumpamvu zuko amatara aracika, izomashine nazo zikaba ari nkeya. Bakaba basaba ko bokongererezwa n'uburezi bukarondera Uko amatara aza araboneka.

Abanyeshure barasaba ko ikigura cabo c'urwatsi rubisi babahaye bobahindurira bakabasigira ibara ryirabura kubera ko iyo bariko barasoma abicaye kure ntibabibona abarimbere nabo bakavuga bibamena amaso.

Indongozi z'igisagara ciza ca Bujumbura, zaratanze itegeko ko amashure aza arugara, kubera ko abayobozi bamwe bamwe bari bafashe minenerwe, ingingo yari yatanzwe n'umukuru w'igihugu.

Ubuyobozi bw'ishure Karehe ryaratanze ko abayeshure bategerezwa kugenda bambaye ibirato abandi bagasobeka. Uno musi rero abataje bakurukuje iyo ngingo baciye birukanwa. Abandi birukanywe ni abatari abje bambaye umwambaro w'ishure.

Ishure rikuru rya Kinyinya ryaronse imfashanyo ry'abanyeshure bahize, batunganyije neza ibibanza vyo gusomeramwo ibitabo, barabagabira intebe n'amameza, ndetese n'ibitabo bimwe bimwe barabibazanira kugira ngo abanyeshure bakomeze kwungura ubwenge.

Abagizi ba nabi ejo ku mugoroba barinjiye mu buzu bwa Surwumwe bwubatse ku mabarabara baronona ibintu bitari bike. Bakaba basaba indongozi kuriha umuzamu ku kwezi ku kwezi yoza arahacunga.

Icirwa c'ibiharuro gikomeje kubera intambanyi kubana bamwe bamwe kubera ko baba bacanka, ariko abandi biraborohera. Bakavuga ko bavyigishwa mu buryo butandukanye kubera ko bamwe babitahura n'ingoga bagaca baguma bajana nababitahura.

Abana beretswe ibikoresho bazotondana ku mashure bukeye, hama bamwe baridoga ko ivyo bikoresho badashobora kubironka aha mu Gisagara ca Bujumbura ,kuja kubigura bitwara uburyo bwinshi ababyeyi babo bataba bafise.

Ingingo yafashwe yokubaka ibibambazi kumashure yohejuru abavyeyi barayishimye kuberako abana babo biga batekanye atanumwe yoshobora gukoroka nubwo yozungurigwa, abayobozi bakaba barihuse gushira mungiro ico gikogwa.

Abana benshi babonetse mwibarabara bambaye umwambaro wishure bariko baratambuka bavuga yuko birikanywe kubera yuko batarariha igice cambere cokwishure, abavyeyi bgasaba ko bariko baregeranye bwokuriha.

Abanyeshure bakomeje kwerekana ubuhinga bwinshi baba bafise, kubera ko iyo bavuye kwigira ku mashini nyabwonko, barashika ku mashure, bagatangura gucapa ivyo bize. Ivyo bikerekana ko abana b'Uburundi baciye ubwenge.

Hatanzwe itangazo ry'ukungene umwaka uza uzogenda, muga mu kuwitegurira bakaba basabwa kuriha amafaranga ashika ku mihumbi mirongo itatu ku munyeshure, kugira ngo mu ci umw'umwe azoze araza kwiga ivyo vyigwa.

Abana baravuga yuko kenshi badatahura ibintu baba bacapiwe n'abarimu, kuko bataba bafise ubwo buhinga bwo gucapa, bagasaba ubuyobozi kurondera na canecane kuri za mudasobwa ivyo bikoresho kugira bashobore gutahura neza ivy'abarivyo.

Abanyeshure bateye akaguma kw'ishure rya Mugera, baje gusaba ikigogwe umuyobozi kugira ashobore kubasubiza mumashure ariko ikiringo yabahaye co kuguma muhira nticari bwagere. Bakaba basaba ikigongwe kugira bagaruke babandanye ivyigwa.

Abanyeshure bo kw'ishure ritoya rya Kinyinya barasabwa kuza baratonda bafise amazi mu ntoke yo kunywa, kugira ngo iri zuba rihari ku bwinshi ridashobora kwonona amagara yabo, canke ngo hagire izindi ndwara ziyadukiza.

Ko ishure rya buyenzi noya hibonekeje ubusuma bw'intebe, kuko bavuga ko bagiye bugaye amasomero, ariko nomusi mu gatondo bagiye basanga harabura intebe mirongo itanu amatohoza ubwo nyene akaba yo aciye atangura.

Unomusi kumashure yo muburaruko bwigihugu hibonekeje gusiba kwabanyeshure cane kubera ko imvura yazindutse iragwa igashikana isaha zitandatu. Rero abanyeshure barasabwa ko ejo nubwo iyo mvura yosubira kugwa batosiba.

Amashure yose yo mu gisagara ca Mwaro yararonkejwe amabombo y'amazi aho bamwe bamwe bashima kubera ko ingwara za kwashi zariko ziratera mbese n'umuyobozi yaremereye abanyagihugu baba iruhande kuza baraza kuvoma amazi.

Ububiko bw'ibitabo n'amakaye kw'ishure ndongozi y'igitega burashaje cane bakaba basaba ko botoza amafaranga makebake yaba ku munyeshuri canke kumwarimu kugira ngo bashobore gusanura akabati.

Ubuyobozi bw'ibitaro vy'abasoda buramenyesha abanyagihugu yuko iyo bashatse kwivuza bazoza baragenda nabo babavure kubera ko benshi bazi ko havurirwa abasoda gusa ariko n'abanyagihugu ngo barahawe ikaze.

Abanyagihugu bo mu Buyengero barasaba ko bofashishwa amatara na cane cane ko ubusuma bwabaye bwinshi, mw'ijoro baguma basangaho ibintu bitumvikana, abandi bakibwa, wibagiriye akantu hanze ugasanga kagiye.

Abanyeshure bo ku Musinzira umwe wese yariyemeje ko azoza arazana amafaranga ibihumbi bitanu ku kwezi kugirango ishure rishobore kuronka intebe zimeze neza. Amahera yacitseko baciye basaba ko bosigirwa amarangi.

Inkuka ya misa yabereye i Nyangwa kuri paruwase ikaba yashikirijwe na abe Ntungane abanyagihugu n'abakirisu baho barashima ko bashoboye kubohoka abandi barakira bagenda bashingira intahe Yezu Kristu mw'ibarabara.

Amashure yose afise ibibambazi bishaje yarahawe imfashanyo zo gusiga na canecane amabati hamwe na hasi, kuko harabomaguritse bakaba bashima ingene bakomeje kwitwararikwa.

Umuyobozi w'ishure ry'imusanze yategetse abanyeshure biga ku muhingamo kugenda bitwaje amazi yo kunywa, kubera ko rimwe rimwe usanga abanyeshure bashonje canke abandi basinziriye, kubera inyota.

Imishamirano yavuye hagati y’abanyeshure n’abarimu bivuye kumunyeshure umwe yararenganijwe, habonetse ibintu bitari bike vyononekaye nk’intebe, impapuro zatabuwe, ariko abanyeshure bateye akagumuko kugira bakubit’abarimu bamwe bamwe bahagaritswe abandi baratahanwa muhir’iwabo kugira ntibazogaruke.

Hatanzwe itegeko yuko abana bazoza baraja mu buzu bwa surwumwe bogenda bitwaje amazi yo gusukamwo kubera ko amazu yegereye ayo mashure baridoga ko umunuko ubasanga muhira kubera isuku rike.

Intebe z'ivyuma ziriko zirafata umurindi ukomeye kw'ishure rya Bugarama ya kabiri kubera yuko arizo zikomera Kandi zitagenda ziravunagurika ,iz'imbaho hasigayemwo nka zibiri mw'isomero kubera yuko bataronse abanyeshure izibakwiye.

Ejo ku muhingamo, umuyaga mwinshi waranzwe n'imvura, waratumye ibikoresho bimwe bimwe vyononekara na cane cane amabati asakaye amasomero amwe amwe. Bakaba basaba ko botunganiriza n'ingoga kubera abana birababangamira.

Abanyeshure bo kwishure ritoya ry intango rya muramvya uno munsi bashikiye mumasuku kubera bansanze amashure yuzuye inkungugu ivyo vyatumye nimvura yaguye ejo kumugoroba izanana umuyga mwinshi.

Ku mashure amwamwe aho bagie baratembera basanze hari agacerere kadasanzwe, kubera uburuhuko bwatanguye, ariko haribonekeze abanyeshure bamwe bamwe bagumanye umwete wo gukurikirana ivyigwa kugira ngo umwaka uzotangure bari imbere.

Umunyeshure Rehokadiya aba hanze y'igihugu, yashoboye gushikiriza intererano y'intebe zitanu n'imeza zitatu, zaje kwongerereza izari zisanzwe zihari, kw'ishure ritoya yahoze yigako akiri impfuvyi.

Abanyeshure bo kw'ishure rya mutanga bahahoze bahiga baregeranije ifashanyo z'amagufuri baraterera iryo shure ubuyobozi bukaba bashima ingene abo banyeshure babaye inyankamugayo.

Abana basabwe gutaha kirikaru no musi, kubera ko ishure bariko barigiramwo ritariko rirabona ubuyobozi burasaba ko botunganirizwa mu guhabwa amatara, kuko kenshi ivyigwa birigizwe inyuma, kandi vyari kuhabwa uwo busi.

Abanyagihugu barashima ku bikorwa kungane biriko biragenda koibarabarabashoboye kuyubakira bivuye ku kaba mu mukuru w'igihugu yatanzeko abantu aho batumbereye boza barahatunganya bakaba baragira ibibakwe baravyumva bamwe bamwe.

Uno musi ni hoharangira kubaka inyubako yo hejuru yari yasabwe n'abanyeshure, kubera kenshi basanga bariko baragundana abandi bataronka uko biga bamerewe neza barashimira abantu bose bitanze kugira ngo bashobore kuba bo kubaka.

Ikibuga cari carateguwe co kubakamwo umupira wa maguru, baravyihojeje n'amafaranga yatanzwe ntibazi irengero ryayo. Bagasaba amatohoza kubashoboye kuyakira, ndetse n'abayabika ikungene vyoba vyaragenze.

Ku mashure y'uburaro yo kumusinzira umunyeshuri mwumwe yaratojwe ibihumbi mirongo ibiri vyo kwubaka ikibuga co gukinirako umupira w'amaboko bamwe bamwe vyarabashimishije abandi bakidoga, kubera badakina uwo mupira.

Amafaranga yatanzwe yo gusiga inzugi n'intebe, biribonekeza ko bagiye barasiga ibicebice n'intebe zimwe zimwe zikaba zidasizwe. Bagasaba ukungene botunganirizwa mugusiga ibisigaye na cane cane ko bizera hatoba harabaye ubusuma.

Muri uku kwezi kwa gatanu, imvura yaribonekeje irwa cane, kuburyo ibiti vyari bisa n'urwatsi rubisi cane. Ariko muri izi ndwi zibiri ziheze, akazuba kabaye kenshi ibiti bigatangura kuza biruma.

Uno munsi habaye imishanirano hagati yabatwara imigambwe ku ngingo zimwe zimwe zitari zubahirijwe hakaba habonetse n'ivyononekaye nk'amadirisha yamenaguritse, ubuyobozi bwari bwabatije aho bakorera bwateye busaba ko butunganirizwa.

Umuyobozi w'intara yagitega yagendeye amakomine amwamwe agize intara yiwe, akabasanze bamwebamwe uko bari biyemeje kuzokwubaka aho bakorera barabikoze abandi baracariko baritunganya.

Ibinogo bitafuriwe mu gihe hubakwa ikibuga c'umupiramaboko hepfo y'ishure rya Mweya kirakomeje kurazwa ishinga n'abavyeyi barereyeho kubera yuko abana bahaca buri munsi ; iyo imvura yaguye hakaba hanyerera.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kiri kw'ishure rya musinzira bakomeje kugisanura mu gihe mu misi iheze carangwa n'ibinogo vyinshi abanyeshure bakaba basabwa kuza baragitunganya neza na canecane kureka gutayo amabuye.

Ubushikirangaji bw indero bwaratanze ibitabo kugirango abanyeshure bashobore kuvyifashisha ariko ubwinshi bw'abanyeshure bwatumye bamwe bamwe batabironka bakaba basaba kugenda kubikoresha bagatuma baterereza ababyeyi.

Imvura itari nke yaguye ku mugoroba wuwu wa kane yashoboye konona ibintu bitari bike ku ma shure amwamwe agize igisagara ca Bujumbura. Yaciye imifurege aho abana bashobora gucokeramwo bakavunika.

Abanyeshure bize mu ntara ya Gitega, baragiye hamwe kugirango bashobore gutanga intererano y' intebe kw' ishure ritoya ya Musinzira, abana bari hibonekeje bamwe bicaye hasi, abandi bicaye ku mabuye.

Akazuba kavyutse karaka mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bakaba biruhukije kubera ko hari hamaze iminsi imvura igwa kuva mu gatondo gushika sa munani. Imirimo ikaba itariko iragenda neza kubera bamwe bamwe babura uko bashika ku buzi.

Ibikorwa biri kumusozo vyokubaka amabarabara yo kumushasha bamaze gusukamwo amabuye ahandi bariko barasukamwo amakaburimbo, abanyagihugu barashima ko ivyo basavye biriko birashirwa mungiro kandi amafaranga batanze atariko arapfa ubusa.

Ikinogo kiriko kirimbuka iruhande ry'ishure ritoya rya Buyenzi, kirateye impungenge abana kuberako iyo imvura iguye amazi akahuzura, benshi bahakomerekera kuko bamwe bamwe barwayo abandi ugasanga batayeyo ibikoresho vyabo.

Intara yagitega yaraterereye amabido ashika mirongo ibiri intara ya bubanza kuberako intara ya bubanza ikenyi igitoro cane, ariko abariko baragitwara baca baranyuruza ibido zitanu muri zo imwe bikaba yabonetse iri ahantu umuhana w'umuntu noa.

Uruzitiro rw'amashure yo muburaruko bw'igisagara ca Bujumbura rukomeje gutera ingorane kubera intsinga zihari, zimwe zimwe zirakomeretsa abana izindi zikagwa muma barabara, iryo barabara naryo ni iryivu.

Amafaranga yatojwe n'Ubushikiranganji bw'inyubako, ibihumbi mirongo umunani ku rugo, yo kwubaka ibarabara, abanyagihugu barashima ko ibikorwa bimaze gukorwa ari vyinshi, ariko bakirindiranye igishika ibarabara ry'ivu.

Abana bari mukibuga basa nkabasohotse kwishure bahetse amasakoshi bambaye uniforme harimwo umwe afise ibase muntoke uwundi ari imbere ariko aramuraba abandi bariko batera baja imbere bataha

Ubuyobozi bw’ishure rya Ruvumera ryabwiye yuko abana ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya cumi na zine z’ukwezi kwa Ntwarane, ibihumbi bibiri na gatandatu, ko abanyeshure batazoza ku masomero, hama guhera ku wa mbere bazoza barataha igihe c’isaha zitandatu n’iminota mirongo ibiri.

Akavura kavyutse karagwa mu ntara ya Bubanza, katumye isi isubira kumera neza, ndetse n'imirima ubu ikaba itotahaye cane. N'amashure arashima ko inkungugu igiye kugabanuka, kuko ibatuma bagwara inkorora.

Abana barasohotse kw’ishure, bamwe baciye bafata inzira yo gutaha abandi baciye babanza gukina, rero murico kibuga hariho ibiti bibiri birebire vyiza.

Mu gihugu kibanyi c'Urwanda, abavyeyi barashimira ubuyobozi, bwashoboye kimanika icapa, cerekana ibintu bikwiye kuhaba, n'ibintu bizira gukorwa. Abavyeyi bakaba bashimira uwashoboye kubikora.

Isomero ryubakishijwe amatafari ahiye rikaba rifise umuryango w'icuma usize ibara ryera, indani hariho idirisha ryuguruye, imeze n'intebe ndetse zubakishije ibiti.

Ubuyobozi bw'ishuri ritoya ry'ikiganda, burashimira reta mvyeyi ko yabaronkeje mudasobwa ifasha abana gucapa, bamwe bamwe bakaba batanguye kuza barerekana impano Imana yabaremanye.

Isomero irimwo urubaho kuruhande hariho akabati kamanitseko ukungene indwi izogenda ndetse n’ukwezi, kugira ngo abanyeshure bashobore kuza barasoma urutonde umwarimu yabahaye.

Imisi itatu yo mundwi, kuwambere, kuwakane, kuwagatatu, umwarimu yateguje abanyeshure ko abafitiye ibirori. Aca arabasaba bandike amagenekerezo bifuzako ivyo birori vyoberako.

Kumuhingamo w'umunsi w'Imana haribonekeje akavura muri karitiye Yoba, hakaba bashima ingene igisagara cabo gikomeje kugirwa isuku, Imana igace ihezagira bakaronka n'akavura.

Ibarabara ry'ivu, rihagazemw' imidug' ibiri, harimwo n' abantu bariko bararengana, kunkengera yiryo barabara harimw' amazu y'ubatse, harimw' iyigeretse n'izitageretse.

Ibiti birunze mu kibuga vyinshi hakaba hariho n'ishure rifise umuryango w'ubururu n'amadirisha abiri rikaba risirize n'akabara kera inyuma yaho harihandi mashure meza yubatseho.

Abanyeshure barashimira ubuyobozi ingene bitwararika cane cane ineza yabo mu kuronswa ibikoresho nk'ibitabo, ingwa, zera niz'amabara bikaba biborohereza mu vyigwa vya buri munsi.

Hari ishure tudashimye kuvuga izina riri muburaruko bwo mugisagara ça Bujumbura cirukanye abanyeshure bane abo banyeshure bakaba baguma baza gusaba ikigongwe ariko bagasanga ubuyobozi siho buri.

Isomero ririmwo abanyeshure mukibuga, rikaba rimwe rigeretse kabiri irindi ntirigeretse, hagati mukibuga hariho igiti kininiya cane ,hirya yaho hariho idarapo y'igihugu c'uburundi.

Ubuzu bwa sugumwe indwi butatu burugaye bune buruguruye mubwo buzu bwa sugumwe hariho ibipapuro biri imbere y' imiryango ine yuguruye.

Ishure rifise urubaho rwurwatsi rubisi rwanditseko n'intebe z'imbaho zikoresheje n'ivyuma hasi hakaba hasize isima impome na zo zikaba zera.

Isomero zubakishijwe amatafari ahiye hakaba hariho intebe basize hanze abanyeshure hama hakaba hariho n'ubumanukiro buja muyandi mashure ari hasi.

Itunganywa neza ry'ishure kazemwana ryakira abana bacutse gushika ku myaka itatu barashimira cane abavyeyi babizera bakabazanira abana, ndetse bamwe bamwe mu bavyeyi bakaba babizeye cane ku buryo babashobora kubasigira abana bakararayo.

Ishure rifise intebe z' imbaho nta banyeshuri barimwo nta mwigisha arimwo rikaba rifise amadirisha abiri idirisha rimwe rirafunitse irindi ntirifunitse.

Igihe c'ici kiriko kiregereza bamwe bamwe baratanguye kwitunganya ukungene boza baravomera imirima yabo canke ivyatsi biba bitewe hagati mu kibuga na cane cane mu banyeshure. Barashima iyo ndinganizo kuko ngo umutwe w'umwe ntiwigira inama.

Indobo y'urwatsi rubisi bateretse ku zuba; indani harimwo igipapuro cera. Hakaba hariho n'igitutu c'inzu kiri iruhande, n'iyindi umuntu ariko amera nk'uwufotora.

Igitabo c'ibiharuro co mu mwaka wa kane hakaba hacafyeko abana handitseko n'inzandiko kikaba kiriko n'idarapo ry'igihugu cacu c'uburundi hakaba hariko ibara ry'uburur ry'umuhondo rigomba gusa n'urwatsi itakaze cane.

Igitambara kininiya bamanitse ku ruhome rw'inzu. Ikaba yubakishijwe amatafari ahiye. Kw'urwo ruhome hariko ibiharuro; rimwe, kabiri. gatatu, kane, gatanu, gatandatu, ukabandanya gushika kw'ijana.

Uriko urazunguruka mu mashure amwe amwe agize igisagara ca Bujumbura, urashima ukungene isuku bakomeje kuryitwararika. Nta ntsinga zikiri mu mabarabara canke ngo abanyeshure bagire amakosa yo kugenda badakorofye.

Ishure rigeretse kabiri hakaba hariho umuntu ariko ararengana. Rikaba risize amarangi atatu, iryera, ubururu n'urwatsi rubisi. Hirya yaho hariho igiti, rikaba rifise ikibuga c'ibivu.

Ikigo ca SETEMU iyi misi ntikiriko kiritwara neza ,kubera ko iyo kigiye gutora imicafu hamwe hamwe , gisigaho ibiti ariko Kandi navyo vyari mumicafufu ijwejwe kungenda iyo isanzw’ija iyindi micafu.

Ubuyobozi bukuru burashima, ko bwaronkejwe ibikoresho vyo gusoma, n'ikibanza ciza co kwicaramwo, bikaba vyorohereza ingenzi n'abanyeshure babo, kuba bokwiga kuza barasoma ibitabo vy'ikirundi.

Ni ikibanza co gusomeramwo ibitabo, harimwo intebe hakabamwo imeza, hakaba hamanitse hejuru ibicapo abantu bacafye, hama hakaba harimwo ibitabo vyo gusoma hakaba biri mu mpande zibiri.

Isomero ryubakishije amatafari ahiye, hakaba harimwo akabati kagomba kwirabura, kugarishije igufuri. Hejuru haramanitseko ikintu babikamwo ibitabu n'amakaye.

Umwarimu yasize yanditse imperekeranya "nt"na bw",abisigir'abana kugira ngo bazoz'ejo bujuje amajambo, acabaha baze gutor'amajambo arimwo "ng "na "n".

Urubugu bigiyeko kwandika mucongereza ibiharuro. Baca bandika mirongo ibiri n'umwe, mirongo ibiri na kabiri, mirongo ibiri na gatatu, mirongo ibiri na kane, mirongo ibiri na gatanu, mirongo ibiri na gatandatu, mirongo ibiri n'indwi, mirongo ibiri n'umunani, mirongo ibiri n'icenda, mirongo itatu.

Hibonekeje abantu benshi bahagaze hanze, bataronse aho bicara kubera ubwinshi bw'abantu bari baje kurondera ibitabo vy'inzira. Bakaba basaba ko botunganirizwa aho baruhukira canke aho bashobora kugurira utuntu two kuba barafungura.

Ishure rifise ikibuga kinini c'ivu, hakaba harimwo ibiti vyiza bifise amababi menshi, hakaba hariho n'ahantu abana bashobora gukinira mu gihe babarekuye kugira bafate k'akaruhuko kiminota cumi nitanu.

Abanyeshure bomumwaka wa gatatu A barashimira ubuyobozi bwabaguriye igufuri ubu basiga bugaye bigatuma ibikoresho vyabo bitagitakara kandi abanyezamu nabonyene barashima yuko ubu ibintu bigenda neza

Akabati kubakishijwe ibiti vy'umukaratusi, kakaba kariko ibipapuro bisanzaye, ibitabo, amakaye na vya bipapuro bivamwo za mpapuro zera, abana bakoresha mu gucapa.

Abanyeshure bo muwa gatatu C barashimira umwarimu wabo ko yakoze akigoro, akabagurira igufuri yo gusiga bugaye ishure ryabo. Ubuye bakaba bataha batekanye canke imvura iguye, ibikoresho vyabo ntibinyagigwe.

Ubuyobozi bw'ishure rya Kinyinya bwaguze amagufuri yo gushira ku masomero kubera ko hari hamaze igihe hibonekeza ubusuma bw'amakaye y'abanyeshure canke ibindi bintu abanyeshure baba basize mu masomero yabo.

Urupapuro rurerure bagaramitse ngwera ku mpande bagiye barasiga ko irindi ibara rigomba gusa nagahama hama baca avyeko amasaha atandatu hamwe baragenda barashirako ukungene isaha zisomwa.

Amashure matomato yi Muramvya arashima imfashanyo yahawe n'umushikiranganji wabashiriye intebe zimeze neza kuko izo bahorana zari zarabunzwe izindi zaravunaguritse, barabaha nakantu ko kushiramwo imicafu bituma urubuga ruba rusa neza n'ishure rikaba rifise isuku rirenze.

Ubuyobozi bw'ishure ritoyi rya kinama burashimira abarezi bashoboye kugura amagufuri yo gushira kumashure yabo kubera hari hamaze imisi hibonekeza ubusuma bw'amakaye canke ibindi bikoresho baba basize mu masomero.

Ubuyobozi bw'ishure ry'i Buganda burasaba Reta Mvyeyi ko yobafasha gusanura amashure abana bigamwo kubera iyo imvura iguye baravirwa, kandi ntamiryango iriko, intebe ni iz'imbaho kandi bamwe bamwe ntibaronka uko bicara.

Haratanzwe uburyo bushika imiliyoni jana ry'ugusasa amabuye n'uguca ibinogo kugira ngo amazi ashobore kurengana, ariko gushikaiiza isaha mu gisagara carama nta kintu na kimwe kirakorwa barasaba ubuyobozi kwiga ico kibazo baheze babibashirire mu ngiro.

Abanyeshure bashimira ubuyobozi bwashoboye kubasigira ishure ryabo ibara ryera n’iryirabura, no hanze bakaba bahashize amabuye, bituma inkugugu itazoza irinjira kandi ko ubu bigira ahantu hasa neza cane.

Ibihano bikomejwe guha abana baza ku mashure batambaye impuzu zerekana ko biga kw'ishure kanaka, ugasanga harimwo akajagari karenze kubera y'uko bamwe baratoroka bagiye kunywa inzoga, abandi bagataha amasaha atageze.

Mu kwiteza imbere kw'ama komine, intara ya Matana yarashoboye kwegeranya uburyo, birubaka aho abantu bashobora kuruhukira iyo bari mu ngendo canke iyo bagiye gutembera baraba uko ico gisagara cubatswe.

Abanyeshure bo kwishure rikuru rya miryango ya kabiri bansavye ubuyobozi ko bwibahindurira umwanya bigako bahora biga kuva sa mbiri gushika saa sita Ariko ubu Ni gushika sa kumi nimwe zumugoroba.

N'inzu yubakishije amatafari ahiye ikaba ifise umuryango umwe usa n'ubururu, n'amadirisha ariko ivyuma, hama hanze harih'ivu.

Ikiraro cubatswe giciyeko abantu bo hejuru kirateje impagarara hagati y'aba polisi n'abanyagihugu kuberako bamwe bamwe bavuga ati baba bameze nabi, ntibashobora kuhaduga, abandi bakaguma baca hagati mu miduga. Ivyo navyo bikaba bibuza abajejwe umutekano gukora neza.

Amashure amwe amwe ntasakaye ngo bashireko ibiyo kuberako vyakeshe bariko barubaka. Rero abavyeyi ngo barasabwa ko boterera, umwe umwe akarungikana umwana wabo igihumbi kugirango bashobore kugura ibiyo bisigaye.

Ni ishure ryabana bimenyereza bataratangura umwaka wambere hariho intebe bicarako hakabaho nutumeza ikaba ifise namadirisha abiri naho umwigisha yicara

Abavyeyi barereye kw'ishure ritoya rya nyakabiga yambere barasaba ubuyobozi gufuka ikinogo Kiri musi y'ishure abana babo bigako kubera yuko hirya yejo umwe yarahavunikiye unomunsi naho basanze abandi bariko barahakinira.

Abavyeyi barereye kw'ishure ritoyi rya Kinama baridogera ubuyobozi ko bwanse gushiraho inkingi imbere y'amashuri y'abana babo kubera ko umwe yariko arakiniraho aca aravunika ukuguru.

Urubaho rwanditsweko n'umwigisha kugira ngo abanyeshuri ni bashika bashike bafata ivyo yabasigiye kugira bashobore kubishira mw'ikaye rero iyo umwigisha ashitse ntasange hariho abata vyanditse barahanwa.

Isomero ryaronse imfashanyo z'intebe zubatswe mu buhinga bwa none. Izo ntebe zikaba zishika mirongo itanu. Baciye babasigira n'ico kibanza ibara ryera niry'agahama kugira hashobore gusa neza.

Ubuyobozi bw'ishure ritoya ryo mu Kinama burasaba kongerezwa intebe kuko zimwe zimwe zatanguye kuvunagurika, izindi nazo ntizikwira neza aho ziba zashizwe, kubera ko ubwinshi bw'abanyeshure buguma bugwirirana.

Abanyeshure unomusi basanzwe ikigo amaze kwugarwa kubera amasaha yo kwinjira yari yageze. Abanyeshure bakidoga yuko bitabirohereza murino misi gushika hakiri kare kubera ko ama bus abura.

Inzu yubakishije ubuhinga bwa none ntibatubwiye ko arishure, ariko hariho amadirisha abiri rimwe rifatanye n'umuryango irindi ririgenga ku muryango hasizeko ibara gera.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye rikaba rifise ikibuga c'umusenyi n'ibipapuro bisanzaye hasi hakabaho hariho n'abana babiri bariko baraca inyuma yaryo.

Abanyeshuri bariko baratambuka bamwe mu kibuga bahetse amasakoshi abandi bicaye kuvyo bakinirako hejuru hakaba hariho ibiti bibiri bifisse amashami maniniya hakaba hashinzwemwo n'igiti c'ibendera ry'igihugu cu Burundi.

Imishamirano yabaye hati y'abanyeshure n'abarimu, yatumye ibikoresho bimwe bimwe vyononekara, na cane cane amadirisha aho ibiyo vyamenaguritse. Ubuyobozi bukaba bwafashe iyo mpamvu, baragenda barayigira hamwe ariko abanyeshure bamwe bamwe bakaba babirukanye.

Ibikoresho vyo m'umurima bakoresha mukwicir'ibiti; umupanga, isuka bakoresha mukurima, umuhoro wo gukurako ibituturwa vy'ibitoki hakaba harimwo n'inkorofani.

Umunyeshure umwe yicaye mw'isomero afise ikaye imbere yiwe yanditsemwo n'igitabo cuguruye hakaba harimwo ikaramu imwe y'umuhondo niyindi y'ubururu.

Ishure ritoya ryo mu Kamenge rirasaba abajejwe gutunganya intebe ko bobaha intebe nshasha, kubera zimwe zatanguye kuvunagurika, izindi nazo zajeko ingese no kuvunguka.

Ubuyobozi bw'ishure buridogera abakozi ba setemo ko igihe baze gutora imicafu basize barunze ibiti imbere y'ishure ryabo. Bikaba bitera intambamyi abantu baharengana canke abanyeshure ko bashobora kuhakomerekera.

Abanyeshure barashim' ingingo yafashwe yo kwinonora imitsi, ababa babishak' amasaha ya sa munani, kubera ko birafasha kuruhuka mu mutwe, no kuba bashobora kugir' icigwa co kumugoroba bamerewe neza.

Abavyeyi barashima ingingo ry’ubuyobozi bw’ishure rya nutumba, ryemereye abana bashaka kuza barasubiramwo ivyigwa kumugoroba kubaha amasomero bashobora kwigiramwo bakaba babishima kubera ko regidezo ibacira amatara kenshi cane.

Ikigo c'intara ya muyinga c'ishure ritorito, rirashimira ifashanyo ryahawe z'intebe, abana ubu ntibacicara hasi canke ku mabuye, bicara bamerewe neza bagakurikirana ivyirwa banezerewe.

Mumfashanyo ubuyobozi bw' ishure bwaronse bwo kwubaka irobine abanyagihugu barashima ko bibirohereza ko baza kuvoma amazi yo gukoresha ndetse n' abanyeshure bagashima yuko ubuye biborohera gukoropa amashure yabo.

Uburyo bushasha bwaje bwo kwubaka amashure atagira imiryango . Abanyeshure baridoga yuko iyo imvura iguye canke haje umuyaga bibabangamira cane cane n'ivu ryinjira. Barasaba ubuyobozi ko bwobahindurira.

Uno musi bagiye babona hatangwa agashimwe bataz'ukungene vyagenze ariko buramatari w'intara ya Bubanza yagiy'aratembera ahantu hose mugisagara kugirango arabe ahafis'isuku nabatarigira, uyu munsi rero akaba yashimiye abo kumutumba wa bayaye.

Abana biga mu mashure yigenga barashima cane ko, ubu aho basabiye ko boza abarigishwa ikirundi benshi bavyitayeho na canecane ko n'abavyeyi batakizi bahamagara abarimu bakigisha abana babo muhira ikirundi.

Haranzwe agacerere kenshi ku munsi wa gatanu aho hakorwa ikibazo ca nyuma cinjiza abana mu mashure yisumbuye, bamwe bamwe bakavugako borohewe abandi bikaba vyabagumiye kuko bataronse umwanya ukwiye wo kwitegura.

Uno munsi inyuma y' imisa ya kabiri, basanze imiduga ishika kuri itanu yibwe. Ariko bakavuga ko abazamu boba babafashe abo basuma, ariko ntimere ko aribo. Bakavuga ko amatohoza yobandanya kugirango bamenye ukuri.

Amafaranga ibihumbi amajana atandatu yegeranijwe, barashoboye kuguramwo imifuko ibiri y'isima, kugira ngo baheze imifurege itwara amazi, baribatanguye gukora ntiyahera; bakaba babishima kubera ko n'ibibambazi vyaboneweho.

Uno musi abanyeshurire banse kwinjira abandi na bo baja baherekejwe n'abavyeyi, kubera umugumuko waranze hirya yeju bamwe bavuga yuko bariko bararenganywa abandi bakaba bariko baravugwa yuko wimirije kwiba.

uruzi ntahangwa, Rwataye inzira ruza guca kumashure matomato y'ibubanza bagasa ko botunganya ningoga ivyo bikorwa kuko abana bashobora kuhagirira ikibazo, Abandi Bagatwarwa, bakaba bashima ko ibikorwa bimwe bimwe vyatanguwe gukorwa.

Amashure afise abana biga barara mundaro baravuga KO umwana atazoshobora kubayo Kumva ko yorara mundaro, azoca yirukanwa, kwishure kubera ko ingorane zizanwa nabo bamwe bamwe basanze bazana ibiyayura mutwe.

Kuruyu muhingamo Wo kumusi wa gatanu, hari himirije inama, ihuza abatwara amashure Bose, Ariko ntibashoboye kuboneka kuko vyabagoye ngo kuva kumashure yabo, kuko bamwe atabitoro abandi nabo babuze Uko bashobora kwiyunguruza.

Haranzwe itegeko ryukungene amazu agiye gupangishwa mu gisagara ca Bujumbura aho amazu ari hejuru atazorenza amafaranga ibihumbi amajanandwi, izo hasi nazo ntizirenze amafaranga ibihumbi amajani umunani Aho nimugihe aba arivyumba bibiri bibiri.

Imashini nyabwonko zirenga mirongo ibiri ,nizo zahawe ishure rya kirisu mwami riri igitega ,bakaba babishima kuberako abanyeshure baza narisuganya mukurondera uko botezimbere ubwenge bwabo. hakaba hari imwe muga yabuzwe.

Abagizi ba nabi mw' ijoro ryaheye, barinjiye mu mashure basanga ububati aho buri barabubomora batwara ibintu vyose vyarimwo, ibikoresho vy' abanyeshure n' ibindi bintu vyose vy' abarimu. Bakaba basaba ko bobibagarukanira.

Abajejwe umutekano, bazindukiye kwugariza ikigo Twitezimbere, kubera ko bavuga ko harangwa ubusuma, na cane cane ko bikeka uwutwara ubutunzi, ko yatwaye amafaranga yose, aca arajabuka igihugu, agenda ngo hanze.

Ku musi w'ejo harabaye inama y'abarezi n'abanyeshure kugira bashikirize uko umwaka wagenze n'ukungene ibintu vyagiye biragenda mu vyo bari basavye umwaka ugitangura bitashoboye gukunda. Bakaba basaba k'umwaka uza bobikorerako kugira inyigisho zigende neza.

Abavuzi b'ingoma bo muburundi na cane cane ko bariko bararondera kumenyekana hanze y'ibihungu bahewe ikibaza co gukoreramwo aho bazoza baragirira imyimenyerezo, bakaba bashima cane iyo ngingo kuko bahora bakorera kuzuba.

Kuva aho abanyeshure bagendana ubumuga, batabarije ko ingazi badashobora kuziduga, kandi usanga bariko baragora abandi kugira bashobore kubaterura, barashima ko baciye boroherezwa, barubakirwa ibibanza vyo gucamwo bagiye mu mashure.

Abanyagihu bo mugisagara ca Bujumbura, Baridoga ko amazu babamwo apangishijwe amahera meshi, Kandi banyene kuyapangisha baguma babadugirizako, ariko nabo bakabisigura ko bitabavako ibintu vyose vyaraduze.

Umuyobozi w’ishure rya Bikira Mariya, yavuze ko isengesho ari ikintu gikuru ca mbere, gitegerezwa gutangura mu mashure hose; atawe bimiriye, yaba idini kanaka canke irindi; avuga ko hoza haraba uwubijejwe aza arafasha abana.

Ubuzu bwa surwumwe buri mu mazu amwe amwe apanzwe, yo gukoreramwo, baridoga cane ko buba butameze neza, kubera ikibazo c’amazi kibura; bakaba basaba ko boza baroroherezwa, na cane cane ko bigora kwitunganya.

Harategekanijwe ihiganwa ryabanyeshure bipfuza kwiga amashure makuru makuru ajejwe uburimyi hakaba habonetse batandatu bahiganwa abandi bavyanse kuberako bavugako ubuhinga bushasha buhari ari ubwo kurimisha ivyuma.

Ishure rya Musinzira ritoya ,riridogera abakozi bahawe kuza barasukura amashure yabo, bakaba bavuga yuko, iyo baje bakora igihande kimwe kimwe ,ibindi bakavyihoza bagaca bamara ukwezi batagarutse.

Abarezi barasaba abanyeshure gufata ibikoresho vy’ishure vyabo neza. Na cane cane ibigura, kuza barabihanaguza ibintu vyumye ,kuko ibikanye bikomeza kwica ivyo bigura ntibisubire gusa neza.

Ibikogwa vyanyuma biriko birasozegwa mu gusiga amabara y'ubururu kunkingi z'amashure, hakaba hasigayeko babatunganyiriza ikibuga abana bashobora gukiniramwo canke bazoza baracamwo bagiye kw'iga.

Igisagara ca Bujumbura, kirahimiriza abantu bose bagiye bubaka mu bibanza bitagenewe kwubaka, na cane cane ibibanza vy'iratiro, aho haba hubatswe ibiti canke hari amabuye y' agaciro, ko bobibomora hakiri kare.

Abanyeshure bo kw'ishure ritoya rya Ngozi ya mbere, barashimira ubuyobozi bwabubakiye ikibambazi. Ubwambere imvura iguye yahora ibasanga mw'ishure, canke umuyaga. Ariko ubu uruherezi n'ubwo rwozamwo ntirushobora gushika mwishure indani.

Abanyagihugu bo mu Gihosha ya mbere baridogera abajejwe amabarabara ko amafaranga bagiye baratozwa ibihumbi mirongo itatu ku rugo ku rugo kugirango bashobore kuronswa amabarabara y'amabuye amwamwe yagiye arasimbwa.

Abashitsi bo mu gihugu c'Ubudagi bagendeye abavuzi b'ingoma bo mu mashoka, barashobora kubereka ubuhinga bumwe bumwe bwo kuvuza ingoma y'Uburundi, baranaryohegwa bakaba bagiye bafashe amasanamu yabo.

Abanyagihugu barasaba abajejwe umutekano, ko boza baratembera mw' ijoro kw' ibarabara rya Mukiza Mweranda, kubera ko hariho abagabo batanu bakomeje gusaba abanyagihugu baba bariko bararengana, canke ibiduga ahaciye bakayimena ibiyo.

Ubuyobozi bw'ishure Misheri Mweranda, ryabaye rirahagarika kwigira mumashure yo hejuru kubera ibibambazi vyatanguye kwaguka umugaga, ibindi navyo birabomoka, bakaba bafise impungenge yuko abanyeshure bashobora kuhagirira ibibazo.

Abavyeyi bakaba batanze intererano zishika ku miliyoni mirongo itandatu, yo kwubaka ibibambazi, kugira ngo ishure ntirikomeze kuba mu mabarabara. Abanyeshure bakaba babishima kubera kenshi, usanga bariko barasamara baraba abantu barengana.

Abana bo muri leta barashobora cane gusoma ikirundi, kubera ko babahereye mu mwaka wa kabiri biga imperekeranya, ariko iyo ugiye mu mashure y'abigenga abana bamwe bamwe birabananira kuberako ikirundi bataciga rwose.

Hakomeje kwibonekeza abana barindirira kw'ishure abavyeyi babo ngo babahitane bavuye ku buzi abandi bakabura ukwo bataha, kubera ama modoka bayabazanye abayabuze igitoro bagasaba ishure ko ryobaha aho baba baricara hatekanye.

Ejo kumugoroba, umwarimu yasohokanye intebe kwicara hanze, aribagira ntiyayinjiza. Ashitse, aca abaza abanyeshure intebe yiwe iyo yagiye. Bamubwiye ko ariwe yayisohoye hanze yanse kuvyemera, bikaba vyateye umudurumbanyo.

Abanyeshure barashima cane uburezi bwashizeho ingingo yo kubaronderera uko bashobora gutaha no gushika ku mashure kare narirya mw'iyi misi ikibazo c'igitoro canke uko biyunguruza bigorana cane. Bakomerez'aho ni vyiza cane.

Amashure amwe amwe afise ibisakazo vyashaje akomeje gutera ibibazo iyo imvura iguye abana bari mwishuri canke nubwo baba batashe bagasanga ibikoresho vyabo vyononekaye canke vyatabaguritse.

Impome zirabangamiwe cane n'amazi yinjiramwo avuye mu makanivu adashobora kurenganana amazi neza ivyo bikaba bitumwa n'amacupa canke imicapfu abantu bagenda barata mu makanivu.

Umugwi ujejwe amatora watunganije inama ihuza abanyamigambwe imagambwe itanu ikaba yashoboye kuboneka iyindi ikaba yanse kwinjira bamwe bamwe bakaba bavuga yuko bashimishijwe n' ivyahavugiwe abandi bakaba babigaye.

Abanyagihugu bo ku Ndava barashimira umuyobozi w'ishure ritoya rya Ndava, yabahaye uburenganzira bwo kuza baraja kuvoma kw'ibombo risanzwe rihari .Kenshi babura amazi yo kunywa, abandi bakaja kuvoma mu mu m'yonga bikabaviramwo ingwara.

Ubuyobozi bw'amashure mato mato na yisumbuye i bujumbura urashimira ingingo yafashwe yo gutanga amazi iya buri musi, kuko hatuma indingwara yakwashi itazirafata abanyeshure babo, ndetse n'amasuku akaba yifashe neza.

Mu misi heze hari abayisanganya imodoka igonga ikibambazi c'ishure rito yaryamutoyi abo bantu bakaba baciye banyaragasa kubaka ico kibambazi kugira ngo abanyeshure bagume biga bari mu mutekano.

Hamaze imisi hari imyidogo ku bantu bashaka kwicira igiti kiri hagati ko'ishure ry'ubwiza riri mu gihosha bamwe bakavuga ko ico giti bokireka, kuko bamwe bamwe ariho bugama akazuba canke bagafatira akantu.

Abanyeshure baridogera abarimu bakunda gutanga ,ibibazo bifatiweho kumasaha yambere, kubera ko benshi baracerwa kuko baba batonze imirongo canke bakabura ingendeshwa zibashikana kare kumashure.

E shure batanu ni bo bashoboye kwitabira umukino wo ukungura ubwenge batunganirijwe n'ishure ryavugizo abandi bakaba bari ko bararurera imbere yaho hari abacamanza abandi bakaba baterwa intege no kuza gukina uwa umukino, kuko bibungura ubumenyi.

Habaye isekeza ryo kwijukira ururimi rw'ikirundi na canecane kurwigisha abana b'abanyamahanga, bamwe bamwe barabishima kuko iyo baje benshi bigishwa igiswahiri gusa, abavyeyi nabo bakaba bavuga ko abana babo muhira bibafasha.

Intara ya Gitega ikomeje kwiteza imbere mukwubaka inzu z'uburaro, abantu bari mu ngendo canke iyo bagiye kuruhukiraho, bashoboye gufata zitazivye. Bamwe bamwe bo mu micungararo barabishima kubera ko iyo baronse abashitsi baca babatwarayo.

Abanyeshure bize kw'ishure shingiro, ubu bakaba bahejeje bamwe barabaye abagwizatunga abandi baja gukora mu mihingo itandukanye baregeranije uburyo babushikiriza iryo shure kugira ngo ryitunganye mu mirimo.

Abanyeshure bo mu gisata c'ubuganga, barasaba ko ubuyobozi bwoborohereza, bukabaherekeza iyo bagiye gukorera imirimo yo kwimenyereza kuvura. Kubera hamwe hamwe baravuga ko babafata nabi, kubera ko baba bacerewe.

Uno munsi niho umunsi w' akarihuko wahera, aho abanyeshure bamwe bamwe bashoboye gushikira ku gihe , abandi nabo baracerwa, kubwira buryo bwo kwiyunguruza. Ubuyobozi bukaba busaba abana ko boza barazinduka ,abandi bakarondera ukwo baza n' amaguru.

Abarimu bo mu mashure yigenga barashimira uburyo bitaweho n'ishure, ndetse n'abavyeyi b'abana ukungene babafasha gukurikirana abana babo iyo batashe. Ishure rigabahimiriza kuba abarimu b'intangarugero na cane cane iyo bari imbere y'urwo rwaruka.

Ubuyobozi buraraja uishinga n'abanyeshure iyo hageze amasaha yo gutaha bamwe bamwe basigara bahagaze inyuma y'amashure ivyo bikaba bitera amakenga abayobozi kako babe abazi yuko muhira i wabo babakeneye gukora utundi dukorwa.

Unomusi umwigisha yitwa anastaziya, nagendeye abanyeshure bo muwa gatandatu abigisha na cane cane kw'irondoka rijanye n'amagara meza, aterakobabogisha n'ibintu bijejwe isuku vyo mumibonano mpuza bitsina.

Ubushikiranganji bw' amagara y'abantu, bwaratunganije inyigisho ku bavyeyi barereye kw' ishuri ritoya rya Mwaro, kubera ko hibonekeje abana benshi bafashwe n' ingwara ya kwashi . Bakaba bashimira ubuyobozi.

Intambamyi ziratanguye kwibonekeza ku mashure yubatswe atagira amadirisha. Kubera uburyo bwari bwababanye buke bari bavuze ko babangiriye, ariko ubu bakaba basaba yuko botanga ayo mafaranga, kugira ngo bashobore kwubaka n'ingoga.

Abanyeshure bigira mu mashure yo hejuru bari basavye ikigo ko cobubakira ibibambazi kubera ko batinya ko bohava bakoroka canke nk'umwe akazungurirwa akarwa hasi. Ishure ryaciye rifatiraho no kubasigira irangi ry'ubururu ku bibambazi.

Uno munsi umuyobozi wishure yatumyeko abaserukira abandi kugira ngo abahe ivyo bashikiriza abagenzi babo bamwe bamwe bashikirije ivyo biyumvira abandi baragenda gushikiriza ubutumwa abandi banyeshure.

Mw'ijoro iyo uciye kw'ibarabara rya mutima mweranda riri mugihosha, uhura n'abagabo bambaye ibihuzu vy'irabura, bakavuga yuko abo bagabo baba bari batanu misi yose ,bakaba bakomeje kwambura abanyagihugu.

Haribonekeza abavyeyi baguma baza kw'ishure rya Mitumba, kubaza umuyobozi impamvu abana baguma birukanywa. Uno munsi hirukanwe batandatu, ejo hirukanwe batanu, bakaba basanze ari umwarimu umwe aguma ahohotera abo banyeshure.

Ikibambazi kirinyuma y’ishure rya kinama yambere , caraye cihaye inkumbi kirabomoka gihitana abana batandatu bari bahagaze iruhande yaco, abavyeyi bagasabako nyene gutunganya ishure yoraba ico abikoraho.

Ishure rikuru ry'imuyinga ryatunganije indinganizo nkuru z'ivyigwa, bikaba vyogemwo itumatumanako ry'amakuru. Abanyeshure bari bashashaye ico cigwa, benshi baciye bava muvy'ibiharuro bagenda kwiga ico gisata.

Amasomero amwamwe yo mu gisagara ca Bujumbura aravugako atariko aroroherezwa cane mu gutanga ivyigwa vyabo kumasaha kuberako abanyeshure bashika batevye bivuye kwimbura ry'igitoro canke ukwo abana bashika.

Imyidogo y’abanyagihugu bavuga yuko abantu baba batondesheje ingeshwa zabo kurondera igitoro, bazisiga na cane cane mumabarabara, hagaca haba ingorane z’abarengana n’abandi baba bariko baragerageza gutaha.

Abanyagihugu baba mu buterere bongeye gutera kamo umukuru w'igihugu kubafasha kwishuza amafaranga batanze ngo bakorerwe ibarabara gushika izisaha nta muntu n'umwe araja kubumviriza canke bagende babwirwe ikibazo bo ba barahuye.

Umunyagihugu umwe yafashe ingingo yo gutera umuceri ku mutumba iwe, yabonye ko bishoboka ko umuceri utaba mu biyaya gusa, ariko no mu misozi ko bishobora kubaho. Arahimiriza abandi ko bogerageza gutera ico giterwa.

Ibibambazi vyari vyahenuwe n'umuyaga n'imvura nyinshi yaranze umunsi w'ejo. Ivyageragejwe kwubakwa, ubuya abavyeyi basabwe kurungika abana babo kugira basubire gukurikirana ivyigwa. N'ahari hava bahasakaye.

Kukibazo co kwiyunguruza gikomeje guter' ibibazo mu gisagara ca bujumbura, unomunsi, umwarimu yarajejwe kwigisha ntiyashoboye gutonda, acasab' umwan' umwe atahura ibiharuro cane kugirang' ab' asigurir' abandi mu kurindira ko kwashika.

Abanyeshure bokwishure michel mweranda birukanwe kubera bacerewe bavuga ko bankiwe kurira imodoka kare kubera ko batashitse hakiri kare ubuyobozi busaba abantu bajejwe kuriza abanakumashure ko boza barabatunganiriza.

Isomero ritoyi rya Musaga ya kabiri, uno musi batunguwe no gusanga ata ntebe n'imwe iri mw'ishure. Ivyo bikaba vyibonekeje mu gihe abanyezamu ariho bari bari. Harasabwa amatohoza, ukungene izo ntebe zoba zasohowe ngaho.

Abanyeshure batatu basohowe mw'isomero ngo nuko babwiye uwundi "kira", baciye baja kwicara hirya mw'ivu kugirango botereho akazuba, mu kurindira ko ishavu ry'umwigisha rigabanuka.

Ibikorwa biri kumusozo vyo gusasa amabuye n'umusenyi ku gikorwa catunganijwe n'ishirahamwe Kaze, bakaba basaba intererano yindi ko umunyeshure umwe umwe yoza aratanga uduhera duke kugira ngo bashobore gusanura udusigaye.

Imodoka isanzwe iza gutahana abana bo mu Carama uno munsi ntiyashoboye kuza, ntibanavuze n'impamvu. Ivyo bikaba vyateye impungenge abavyeyi ndetse n'abarezi ko batabwiwe impamvu kugirango bamenye ico bokora hakiri kare.

Unomunsi mugisagara ca Bujumbura hari isekeza ryogukora isuku mumashure ariko mumashure amwamwe ntibavyitwayemwo neza kuko intebe hakuyisiga uko bazisanze basize bazigaramitse abanyezamu bakaba baronse akazi karenze kandi bitari bikwiye kwaribo bazigaragura

Hari bonekeza ubushuhe burenze mu gisagara ca Bujumbura, abanyagihugu bakaba basabwa kugenda bitwaje amazi na cane cane kobashobora kurwa hasi canke kugira ibindi bibazo vyerekeye umutwe.

Abayobozi bamashure mato mato nayisumbuye baratanga itangazo yuko abantu bahawe ibibanza vyo kudandarizamwo ivyo gufungura ko boza barahagirira isuku na cane cane ko abana baja kugura ibintu batabanje gukaraba.

Habaye imishamirano hagati y'abanyeshure n'umuyobozi, kubera ko aguma abazembagiza ngo genda ngo muzogarukejo ngo kwiga uno musi nta vyirwa bihari bakaba bibaza mbega uwu mwaka bazoheza ayo mashure canke nta yo bazoheza.

Imfashanyo yatanzwe n'Igihugu c'Uburayi mu Burundi co kubaka amashure amwe amwe ariko arahezwa kubakwa, hakaba hariko harasigwa ku bibambazi no ku mabati amabara y'ubururu.

Umuyobozi w’ishure ry’iMuyinga yagerageje kugendera amasomero amw’amwe kugirango babashikirize ibibazo bafise vyerekeye ivyigwa ,canke uko boshiraho indinganizo zituma baba abambere kw’isi.

Uburyo bushasha bwaje bw'uko abanyeshure batondana inyabwonko kw'ishure ntibiriko birorohereza abana bamwe bamwe nyaburya bamwe baba bafise uburyo buri hasi bakaba basaba ubuyobozi kuzitanka kugira ngo abavyeyi batume baza barariha bukebuke.

Isanganya ryabaye kwuyu muhingamo ryahitanye idarapo y'igihugu cacu c'Uburundi n'amazu atandatu yari mumicungararo. Bamwe mubakomeretse barasaba kuvuzwa no kurondererwa ukwo baba barabaho.

Imodoka yari yibwe ku muhingamo w'umunsi wa kane yafatiwe inyuma y'ishure Michel mweranda yariko igenda mu muvuduko mwinshi iheza igonga abantu batanu. Uwarayivye yaciye avayo yiruka ariko bashoboye kumenya nyene umuduga.

Hamaze iminsi hibonekeza abantu bagendera ishure rya mugera baraba ukungene ritunganije, hakaba hari isuku umuntu wese ahaca akaharatira ijisho, kubera yuko ibiti bihateye ndetse n'amashure akaba afise isuku rirenze.

Icirwa c'ikirundi gikomeje kugorana mu mashure y'abigenga, kubera badafata umwanya munini ya wo kukivuga canke wo kucandika abana bakavuga ko bazosanga baracibagiye burundu bagasaba abavyeyi muno muhira batashe kuza barabafasha.

Abavyeyi barishe aya mabisi manini manini kugira aze aratahana abana babo bavuye ku mashure canke kubatora mu gatondo, baridogera abe ni iyo miduga ko batwara abana babo nabi, rimwe abana bagenda bari mu madirisha abandi ku miryango.

Abanyeshuri baserukira abandi bo mu gisagara ca bujumbura bahamagajwe mu nama yatunganijwe na nyakubahwa umukuru w'igihugu, aca arabaha icicaro cicubahiro nawe ahagarara imbere yabo arehaza arabaganirira.

Inzu igeretse rimwe hakaba hariho umuntu yicaye yambaye agapira kera ikaba iri amadirisha ane aboneka ikaba isize irangi yera.

Ishure ritoyi ryo mu Kamenge rirashimira ubuyobozi bwashoboye kugura mudasobwa zitari nke kugira ngo abana bagume biga, na cane cane ubuhinga bwa none, bataguma bari muvya kera.

Ikibanza kirimwo imbuto z’ibiti, hirya yaho hariho inzu yubakishije amatafari ahiye, inkingi zayo zisize ibara ry’ubururu hariho hirya n’amashugwe.

Abasengera Kur Michel mweranda, barishimira ikigo c'ishure cabahaye ikibanza co kubikamwo imiduga yabo , mugihe baba bagiye gusenga, ubuye bikaba biri ngombwa yuko batekana kuko baba baziko imiduga yabo itibwe ibiyo.

Ishure rifise inkingi z'ubururu hakaba hateyemwo hagati igiti kirekire c'urwatsi rubisi hirya yaho hariho ibitoke n'ibigazi n'ijuru ryuzuyemwo ibicu.

Inzu ifise inyabwonko zibiri, ikaba ifise n' ibindi bintu bifutse tutazi, badashoboye kutwereka , ikaba ifise n' akabati bageretseko hejuru ikintu cera.

Ibarabara ryubakishijwe amabuye, ku ruhande hariho imodoka zishikanka zine zihagazeho hirya yaho, hariho inzu igerese rimwe n'i darapo igihugu c'uburundi imbere yaho hariho n'ayandi mazu meza.

Abasuma babiri bishe abantu ejo hakeye, babasanze mu buzu bwa sugumwe ariho bari binyegeje kuberako umuntu yasohotse ubwanyuma yari yasize yugaye. Rero baciye binjira, baja kwinyegeza mw'ubwo buzu bwa sugumwe.

Hari igihe c'isaha indwi aho haje umuyaga mwinshi cane utuma idarapo y'igihugu c'Uburundi iguruka ntibamenye n'irengero ryayo, barashimira ubuyobozi bwaciye butunganya n'ingoga kugura iyindi darapo y'igihugu bakayimanika mu kibanza cayo.

Abanyagihugu bamwe bamwe bo mu gisagara ca Bujumbura baridogera ubuyobozi kungene butigeze bwitwararika kurondera impamvu amabarabara yabo atigeze asukwamwo amabuye nkuko vyari vyasabwe.

Ishure ry'ububanyi ryo mu kanyosha ryashoboye gutanga impamyabushobozi ku banyeshure bahejeje umwa w'icumi na gatatu. Bakaba bashima indinganizo ry'iryo shure, ukungene bitanze abarimu, abanyeshure bagatora ikibazo ca reta gose.

Ubusuma bwabaye ku mashure matomato n'ayisumbuye y'Imakamba, bwaratumye ibikoresho bimwe bimwe biza biraburwa mu mashure, na cane cane ibitabo vyo gusoma n'ibikoresho bindi nk'ingwa, hama barasaba ko bokoroherezwa.

Intebe zari muwa gatatu B bazishize muwa gatatu A kugirango abanyeshure bigire hamwe, kuko basanze igitigiri cabana benshi bahevye amashure ari cinshi baSaba reta ko yoza irabaza abavyeyi impamvu abana batabarungika kumashure.

Ikibanza cubatsemwo urubaho abana bigiramwo mw'ishuri. Ariko kandi ,bashizeho ikibanza abantu bashobora gutwaramwo ibidandazwa, kugira ngo bagurishe.

Ikibuga kibonekamwo inzu zibiri, n'igiti c'umwembe giteyemwo hagati, imwe iri iburyo iyindi iri ibubamfu. Hakaba hariho n'ikibuga gisa nk'icumye.

Isomero abafundi bashoboye kurisiga amabara atatu rimwe ry’irabura, irindi ryera irindi ry’ubururu, indani harimwo imeza ihagazemwo n’umuntu ahagaze iruhande y’idirisha.

Ni inzu ifise imiryango utatu, umwe urugaye, ibiri iruguruye, ikaba ifise amadirisha abiri, ikaba ifise inkingi zisize ibara y'ubururu.

Inzu igeretse kabiri hirya yaho hariho ibendera ry'igihugu c'uburundi, imodoka zibiri zihagaze n'abanyagihugu bahagaze hagati mukibuga, n'igiti gifise amashami maniniya.

Icumba c' isomero cubakishijwe n' amatafar' ahiye, kuruhome har' ikibaho cirabura, igihande kimwe canditsek' itariki, igenekerezo rya 24/03/2026, ikindi gihande ntakintu nakimwe canditseko.

Isanamu yafashwe n'umuntu yerekana hirya yaho ukungene hameze, hakaba hariho igiti c'umwembe, hirya yaho hakaba hariho amazu yubatswe ku buhinga bwanone.

Ku mupaka w'igihugu c'uburundi n'ico urwanda haraboneka isuku rirenze , bakaba barashoboye gutera ibiti mbere n'amabati barasiga ibara ry'urwatsilubisi, bisa neza kubera n'ivyatsi bahateye bishushanije mw'ishusho nziza cane.

Intara ya Makamba, yarubatse ubuzu bwa surwumwe kwibarabara, kugirango abarengana ngo bashobore kuza bararonka aho bihagarika. Ariko bakaba bafise ikibazo c' amazi, barasaba Regidezo ko yoza irabaha amazi Ku gihe, kugirango hagumane isuku.

Mw'irohero aha ibujumbura mu gisagara hagati twahaciriye turaraba yuko abakozi bo kuri ko mine batonze, ariko twasanze atan aga kacira bakaba bari ko bashiraba uburenganzira bwabo bwo guhembwa agashahara baheraniwe ku kwezi kwa gabiri.

Icuma c'imodoka carokotse kw'ipine kimanitswe ku nzu. Hasi hariho amabai y'amateke atarera. Iyo nzu yubakishijwe amatafari ahiye, hirya yaho hariho iyindi ndende.

Abanyagihugu badandariza ku mabarabara bamwe badandaza amatomati nutundi tuntu duto duto dutuma biteza imbere barasaba kworoherezwa na reta ko bobareka kuko nubwo baba bahakoreye basiga ibarabara risa neza batahasiga imicafu .

Umunyagihugu wo mu Kanyosha, yariyungunganije mu gutera ivyamwa n' imboga mu kazu kiwe, ariko hakaba hari abantu bakomeza kumugirira nabi, bamurandurira imboga ,ibindi bakavyiba. Arasaba gutunganirizwa.

Umwarimu yatanze urutonde ingene ibibazo bizogenda, bikazotangura igenekerezo rya cumi na gatatu Ntwarante bigashika igenekerezo rya cumi n’icenda Ntwarante. Ariko ku genekerezo rya cumi n’indwi Ntwarante na cumi n’icenda Ntwarante ntabibazo bizoba bihari.

Imvura yaguye kumusi w'ejo yaratumye ibibaza bimwe bimwe vyononekara hakaba harimwo n'isomero rya makamba impome zarambomotse, amabati araguruka bakaba basaba ubushikirangaji kubafasha agatererano kugira bashobore kuba bakwubaka ivyo bibaza.

Abavyeyi bashoboye gushika munama yabereye kwishure ritoya ry' imuramvya barashima indinganizo nshasha nzahashizwe mbere bamwe bamwe bakavuga ko abana babo babona ko bateye imbere muvyigwa na cane cane iyo batashe gukora ibikogwa babarungikanye.

N'inzu zibiri, imwe yubatse k'ubuhinga bwa kera, iyindi yubatse k'ubuhinga bwa none, ikaba igeretse kabiri, irasize kumpande ibara ryera, hampande yaho hariho ikibuga c'ivu.

Ikibuga kirimwo imodoka zitatu hakaba harimwo nibendera ryuburundi hariho namashure ari kuhande hirya yaho hari igisagara ciza cane giteye igomwe

Ishure ritoya ryo ku mutumba akarema rirugarije cane n'ibura ry'amazi bikaba bico bituma abanyeshure bagira umwanda na canecane amatwarete bakabura amazi basukayo nawe gukoropa mu mashure.

Abavyeyi bari mu mugambi kira bari baratanze amafaranga kugirango bashobore kubakirwa ikibuga abana babo boza barakinirakmwo ku mugoroba batashe canke mu buruhuko ariko gushika izi saha nta kintu na kimwe kirakorwa.

Umwarimu wumugore Ariko arigisha Abana muri ryo Shure urubugu rurera hama umuryango uruguruye inyuma yumuryango hariyo akabati.

Umwarimu yashoboye gutanga ikibazo cikirundi akaba yabahaye kunsomerwa no gucagagura abanyeshure barashima uburyo uwo mwarimu abigishamwo bakaba bariko bararondera ukugene boronka bitabo vyogusoma vyikirundi

Ikigo c'iratiro co m'uburundi gitumbereye mukigobe gikomeje guhabwa agashimwe kubera isuku n'ukwitwararika kungene hasa neza. Barubatse ingene abami aho bicara n'aho baryama. Rero iy'ujanye abantu barashobora kukwereka ugasubira mubihe vya kera ukabona uko uburundi uko bwagiye burabaho kuva na kera narindi.

Umuyobozi mukuru w'ishure ry'imfuvyi yahawe agashimwe, ukungene atunganya neza ikigo ciwe akakigirira isuku, kandi akongera akanatera ibiti bikomeza gushariza ico kibanza

Ubuhinga buguma bugwira na canecane bwo kwinonora imitsi, hakaba haboneste ubundi bwo kuguruka, uwo yaje aguruka yarafise umupanga muntoki hama abanyagihugu bararaba barumirwa.

Ubuyobozi bw'ishure rya Kamenge burasaba ko, umuntu bahana urubibe yoza bagatunganya neza indinganizo nshasha zijeho, kugira ngo bashobore gukingira abana, na cane cane abakinira impande y'ikizu cubatswe gishasha kitarahera.

Havyutse imishamirano hagati yabanyeshure , bamwe bamwe baratera egeregere kubera ko bafashwe nabi abandi nabo bataronka imfugurwa zikwiye iyo bagiye gufungura, basaba gutunganirizwa batazohava bagira ikibazo munzu z’uburaro.

Ikibuga gisutsemwo umusenyi mwinshi cane, hirya yaho harimwo amazu atatu, imwe irageretse izindi zibiri ntizigeretse, kandi harimwo igiti kire kire gifise amashami.

Ishure iryo shure hariho abantu bahagaze hagati mu kibuga n'imodoka yera hamwe n'i darapo y'igihugu cacu c'uburundi hamwe na ndi mashure ageretse rimwe ari ihoirya y'i darapo.

Abanyeshure bane, babiri bari bicaye, abandi bibiri bahagaze. Hirya yaho hari hahagaze umuvyeyi yambaye ikoti yirabura n'ipantaro y'umuhondo. Yar'agiye kwugurura imodoka yiwe kugira ngo atahane urwaruka rwiwe.

Ni ikibuga c'umupira w'amaboko mwico kibuga hariko haracamwo umwana yambaye ij ipo y'umuntondo n'ishati yera ahetse ishakoshi inyuma y'ico kibuga hariho ishure irigeretse kabiri.

Abakanishi bo ku mutumba Mutoyi bahuriye hamwe uno musi kuberako bari baronse umuduga bashobora kwigirako hamwe n'ibindi bikoresho biri ku ruhande. Bakaba bashimira iyo ngingo y'umukuru w'igihugu yabafashije.

Imigumuko yar'imaze iminsi itanu ibaye kubanyeshure bariko basaba abarimu bashasha, uno musi bashoboye gusubira mumashure, bakaba batunganije ivyirwa gushasha kandi ,bakaba bashima iyo ngingo kubera ko bari barambiwe nokuza baravuga nabi.

Abarwizatunga bo mu Burundi, n’abandi baje bava mu bihugu bitandukanye, bakoraniye hamwe kugirango bige ikintu cotuma Uburundi butera imbere, na cane cane ko basanze bari inyuma mu vy’ubuhinga bwa none n’ukungene bokwiyubaka.

Abanyagihugu barasaba ko ubuza bwa si ugumwe bw'abagabo n'abagore bozaburatandukanywa, kubera ko bamwe bamwe basanga babugiyemo bakahakura ingwara bataziga rero iyo ngingo bakaba bayishima, kubera yatewe ija mu ngiro.

Buramatari w'intara ya bujumbura, uno musi yagendeye amavuriro, ari mumicungararo ,n'ayari mugisagara ca bujumbura, akaba yashimye cane ukungene bitwararitse isuku, na cane cane cane mubuzu bwa sugumwe, n'aho abarwayi barwarira.

Abakanishi bubaka amazu, bararonse ibiraka vyo gusubiramwo amashure, bamwe bamwe ariko, bariko barakwega amaguru kubera ko babura ukungene bahashika, ariko bavuga bati nibabahe akanya, mu minsi mikeya bizoba vyaheze.

Abakanishi bamatara bahawe inkofero zukuza barambara kuberako ivyo baba bariko barakoresha bishobora kubaturira ,bamwe bamwe bakavuga KO aruburyo bwokwikingira kuko ubu hateye ingwara nyishi cane.

Hatunganijwe ikiganiro citangazwa makuru ibujumbura ,Aho abarongoye ibinyamakuru bagiye barahurira hagati nahagati mugisagara ca Bujumbura, kugirango bashikirize ukungene ibikorwa vyagiye bigenda mumwaka urangiye, bakaba babishima cane.

Abakanishi bo kumutumba wa kinyinya, bararose Aho baza barakorera bakaba Abashaka kwiga canke gukora KO noza bagakura amaboko mumpuzu, bakarondera amafaranga yogutunga imiryango, bamwe bamwe bakaba batanguye kuza.

Abaremeshakiyago, bahawe inyigisho zukungene, boza baratabariza umuntu imbere yuko bamwakira kwa muganga, canke iyo abavyeyi bavyariye muhira, ukungene bashobora kubafasha bakaba baba shimira cane kberako bamwe bamwe bahora bagira ibibazo.

Ibiro vyumukuru wumutumba wa Kabezi bimaze iminsi vyugawe atamuntu numwe ariko arabikoreramwo bagize barabaza bakavugako ari mukaruhuko, ariko ntiyigeze atanga itangazo kugirango ntihagire abantu baza barata umwanya baja kumuraba.

Habonetse ivyuma bifasha abantu bariko barubaka, na cane cane abakanishi bubaka. Bakaba babishima kuberako kibafasha gusya imisenyi n'amabuye, bikoroha kuduzwa hejuru, iyo baba bariko barubaka.

Abakanishi bo ku mutumba wa Gatoke baronse ikibanza co kuza barakoreramwo. Bakaba basabwa kugifata neza kubera ko ico kibanza catwaye uburyo bwnshi Reta y'Uburundi, bakaba bavuga yuko bazoza barabatunganiriza no kuza barabaha ibiraka.

Abaremeshakiyago bo ku mutumba wa Kinyinya bahawe inyigisho z'ukungene boza baratabara umunyagihugu agize ikibazo co gutembagara canke ikindi kintu cose, mu kurindira ko rusehabaniha ishika canke umuganga ashikira uwo munyagihugu.

Abanyeshure bahawe ivyigwa vyo gutunganya umuyagankuba, mu kuwutwara mu bubiko bw’ibidandazwa canke ahandi hose haba hakenewe umuyagankuba, berekanye ubuhinga, na cane cane ko ubu bakoresha mudasobwa mu kubirungika.

Abakanishi b’intebe barashima cane ingingo y’umukuru w’umutumba yabahaye ikibanza co gukoreramwo; mbere bakaba baronka n’ibiraka vyinshi, kuko amashure canke amashengero, aza arabahamagara, kugira ngo abakorere intebe zo kwicarako.

Hibonekeje uruja n’uruza rw’abantu, baza kwishuza amafranga yabo, ku biro vya komine Musaga, bamwe bamwe bakaba bavuga ko bakoze ntibahembwa, abandi nabo bahabwa igice; bakaba bavuga ko bobatunganiriza kugira ibikorwa bishobore kubandanya.

Abakanishi bo kubaka bahawe inyigisho z'ukungene bokubaka neza. Bakaba baciye batera itafari ry'umusi batanguriye ko na cane cane ko bazokwama bibuka igikorwa bakoze. Bakaba babishima kubera ko bizobasahiriza.

Abanyeshure bahoze biga kw'ishure rikuru rya mutoyi baje gushikiriza ubuhinga bahakuye na cane cane ko batanu bambere baciye barungikwa mu mahanga kunonosora, bakaba batera intege abandi ko batogarukiriza ngaho borondera ukwoboshika imbere.

Abanyeshuri ba baganga batoye uburyo bwo kuza baravuza imiti y'ikirundi abanyeshure canke abandi bantu barwaye kubera ko bavuga iyo imiti ihiguye irica bimwe igakiza ibindi, bakaba bashima ko bariko baroroherezwa.

Barubakiwe ibibanza vyo kuruhukiramwo mu kurindira ko baronka uburanga muntu ku mutumba wa mabaye ivyo bikaba vyakozwe n'abanyagihugu, kubera ko bahora bagenda bakirirwa kuzuba abandi na bo bakabura aho ubugama.

Unomunsi, habaye inama ihuza abanyeshure bose hamwe n’umuyobozi wabo, kw’ishure rikuru rya Mutoyi; kugira ngo bavuganire hamwe uko umwaka utunganijwe, n’ukungene bokwiteza imbere mu migambi baba bafitanye hagati yabo.

Ibikorwa vyanyuma, biriko biraherahezwa kwishure rikuru ry'imabayi, Aho bariko barubaka ivuriro rizofasha mubikorwa vy'iterambere, bakaba babishima kubera ko nabanyaguhugu bagiye barabafasha mukuduza imisenyi n'amabuye.

Ihiganwa ryabaye, kubanyeshure bariko biga umwuga woguteka, Eliyane kaje neza niwewe yatahukanye ihiganwa, akaba yarose akabasha kagera kubihumbi amajana munani, nibikoresho bizoza biramufasha agiye gukoresha ivyo bikorwa.

Ihuriro ryahuje abakinyi b’umupira w’amaboko, bo ku mutumba Munani, bagiye hamwe kugira ngo baje inama y’ukungene boshobora guteza imbere impano zabo; bamwe bamwe bashitseko ko bazoza barahura ku munsi wa gatandatu.

Abanyeshure bize ivyigwa cukubaza mwishirahamwe twiteze imbere, Barashoboye kuronswa ikibanza cogukoreramwo kandi bariko barerekana ubuhinga bakuyemwo, bamwe bamwe rero. baratanguye ugira ishirahamwe. ubu unye batanguye gukora akazi kabo.

Imyidogo yaragabanutse kubantu basanzwe batunganya ibikoresho vyo kubaka, kuberako bahora birigwa ataco bariko barakora bakabura nukungene bataha kuraba imiryango yabo kuko baba babuze amafaranga, barashimira ababitunganije.

Abakanishi bo mu mashure, barashima ko ibikorwa babigisha bibafasha na cane cane iyo batashe, kubera ko bataguma mu makaye gusa, ahubwo basohoka, bakagenda kurondera icoriresha ni ukuvuga agafaranga.

Amatara akomeje gucikagurika mubibanza bimwe vy’iBujumbura, biratuma abikorera utwabo baguma bicaye canke bakabura ivyo bakora abandi bagaca baja muvyabo. Barasaba ingingo nziza yoshirwaho kugirango baronswe amatara.

Abakanisani b'ivyuma vyo kwubaka baridogera cane rejidezo ko ibakatira umucanwa cane, bigatuma akazi kabo katagenda neza, canke abakiriya bakabidogera ko babatebeza ibintu vyabo.

Uno munsi abanyeshure biga icirwa c'ubutunzi, bateye umugumuko wo gudatonda mw'sihure kubera ko uwo mw'arimu aguma abasohora, abandi aka bankira kw'injira ngo nuko bacerewe.

Abanyeshure biga kwishure ryimyuga mukamenge abakanisani abafundi barashima ingene boroherezwa na cane cane nuburyo baronka izo nyigisho ko bibafasha iyo batashe mukuronka uko bashobora kwibeshaho

Inama y'abigisha yabaye, hashoboye gutumirwa abaserukira abandi mu mashure kugira bashikirize ibibazo abanyeshure bagiye bafise. Kuko barashaka ko akanovera k'ivyirwa kaba kenshi na cane cane ko batoguma mu vyakera.

Haribonekeza iyiminsi urwaruka ruguma ruza kurondera ibibanza vyishure ariko umuyobozi akaguma ababwira bagenda kuko atabibanza bihari bakavuga yuko iyo batumwe nabandi bobo babibaha ariko bobo bashitse bataronka ivyobibanza

Abakanisani bo mu gisata c'ubwubatsi bari barangwa n'umunezero kuberako bakomeje kungura ubumenyi bigatuma ubushomeri buzogabanuka, kuko iyo batashe bavuye kwiga bararonka ibiraka bimwe bimwe bituma biyungunganya.

Ingwara yateye yo kumeneka umutwe, ugushuha n'ugucibwamwo, yatumye abanyeshure benshi badashobora gutonda kwishure uno musi. Bamwe tukaba twabasanze kw'ivuriro rya Mukiza Mweranda, abandi bakaba bagiye kuyamdi mavuriro.

Abanyeshure bo mu mashure ya kaminuza, arashimira ubuyobozi ingene bukomeje gutunganya neza aho bigira na cane cane ko ubu batarundana umwe umwe aba yiyicaranye, abandi bakaba bari k'uruhande, ubwa mbere baba ari benshi bigatuma bavura ibintu vyabo.

Abajejwe inyubako bagendeye ikibanza kiriko kirubakwamwo urugomero gw'amazi basanga ibikogwa ntibiriko biragenda uko bavyipfuza, bavuga ko bamwebamwe mubafundi batonda abandi ntibaze kubera akarusho kabo kataraboneka.

Uno munsi abanyeshure basaze kw'ishure ry'uburongozi hugawe bakaba batabwiwe ko batahigira canke ngo batahe, rero bamwe bari bagandagajwe hanze barindiriye ico mvurwa ariko bamwe bababaye kuko ningene kwiyuguruza bigorana bakaba bataye umwanya wabo ubusa.

Uburiro bwo mu gisagara ca Bujumbura bwagiye buraduza ibiciro ku bifungurwa bimwe bimwe, abanyagihugu nabo babidandaza bakaba bavuga ko babishikana vyabazimvye cane ku mpamvu yuko ibitoro canke uko bashobora kubishikanaho bitaborohera.

Abayobozi, baratanze isoko ryo kuzana intebe, uwaritsindiye aca azana intebe zivangavanze zidasa. Ariko, baragasaba umuco w'ivyo bintu, kuko ntibitahuritse, ukungene batanze amahera menshi, ariko bagahabwa ibintu bitarivyo.

Abigeme bo ku musozi Kiganda barashimira ishirahamwe "nawe nuze" ryashoboye gutunganya ingene boshobora kwiga kwibeshaho, bamwe bamwe bakaba batanguye kuza barakora ibirato vyabo bakabitwara no ku masoko kandi biragurwa.

Abashoboye kwitabira ihuriro ry'urwaruka, bashoboye gushima aho ubuhinga bugeze mu kwisuganya, mu kuba abambere kw'isi. Na canecane ko impano ubu ari zo ziza imbere, bakaba bariko baroroherezwa mukuronka ibibafasha.

Uno munsi iradiyo nkuru y igihugu yatunganije ibiganiro kugirango bayage kukintu cerekeye ifungurwa ndemamubiri bamwe bamwe bakaba. Bijukiye kurya iriya bakuye mumabara bara bakibagira kurya isombe n'ibiharage.

Uno musi, abanyeshure bashitse bacerewe kumpamvu yuko bagiye barabura uburyo bwo kwiyunguruza. Bashitse basaba ubuyobozi kubatunganiriza ukungene boza barashika kumashure ningoga, mukubaronderera imodoka zibazana.

Abakanisani bishure ritoya rya mwera baronse ibakwe ryo kugenda muri regideso kugirango babone ukungene dutunganijwe mugutanga amatara iradiyo rikuru ryigihugu rikaba naho ryari ryahishikiye iraheza arabaganiriza uko barisanze

Abanyamahanga basanzwe baba mu gisagaraca Bujumbura bahuriye hamwe kugira ngo bashikirize uko bashobora kuba boza baratunganirizwa iyo bituye abajejwe umutekano canke ahandi basanzwe Baja kuronderera ibipapuro.

Uno munsi hatunganijwe ,igikorwa cokwakira amaraso amashure amwe amwe agize igisagara ca Bujumbura hamwe na mashure yisumbuye bakaba bashima ukugene ubwitange bwabashoboye kuyatanga ariko bamwe bamwe bakaba bagize ibizunguzungu kubera ko bari banshonje

Ishirahamwe Terigiti rikomeje kwambara amashurwe kubera KO ahantu hose iciye hibonekeza ivyatsi vy'ubururu. Akaba ari Umukuru w'igihugu yabateye Akamo, nabo bakamushimira KO yashoboye kubaha uburyo kugira ngo iyo ngingo ishirwe mungiro.

Ishira hamwe na we nuze ryarashoboye kuronka inyigisho zahawe zo kwiga gukora ibirato abaje kubigisha bakaba bavuye hirya y'igihugu abandi baja bavuye hagati mu gisagara bakaba bashimako, ubu bariko baritunganiriza imirimo yabo.

Uno musi hatunganijwe ikiyago kubanyeshure nabarimu kubera bagiye babona bamwe bamwe baciye ubweng bakavuga ko nabo hariho inyigisho bakeneye guhabwa ariko bakavuga ko benshi badakoresha mudasobwa ariho ubumenyi bwinshi buba buri

Abakanisani bahuriye mw'ishira hamwe twiteze imbere baravuga ko, ubu ibikorwa bigenda neza, kubera bashoboye kuronderera ahantu hamwe bakorera, ariko ko bamwe bamwe badashobora kwisuganya mu buzima bwabo, kuko amafaranga baronka ari mpake cane.

Unomusi niho hari inama yanyuma ,yafasha gutora indongozi zo m'umwaka uza, ariko bamwe bamwe ntibashoboye kuboneka kumpamvu z'ukungene bashobora kwiyuguruza, abandi nabo bakavuga ko batategujwe kubera ko babanza kurondera ukungene boshika.

Ibikorwa vyanyuma biriko biraherahezwa mu kwubaka ibitaro abanyagihugu biyubakiye ubwabo umwe umwe ku rugo yagiye aratangaye afise, ariko haribonekeje n'abandi batabaho hantu, kubera ico civugo ciza bagiye barabaterera.

Amashure ya kaminuza ari mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura yararonkejwe za mudasobwa zishika ijana, abanyeshure bikaba vyarabahimbaye kuko bamwe bamwe bahora babura ukungene bakora imyimenyerezo na canecane kwishakisha muri bo ivyo bashoboye.

Abakanisani bo mu gisagara ca Bujumbura barashimira ubuyobozi bitanga amatara ko buborohereza mu gukora ivyuma bab basabwe na cane cane ko iyo bafise ivyo basabwa vyinshi amatara yakunda kuba yacitse.

Ikigo kijejwe amazi uno munsi basanze cahuye n'ibibazo amazi baguma baronka yarasa nabi, umukanisani agiye kuraba asanga ikibazo catewe n'umuyagankuba waje uronona ivyuma bimwe bimwe bica birasha.

Abakanisani bo mugisagara ca Bujumbura barashima ingingo ya reta yo gutanga ibikoresho kugirango bimenyereze iyi myuga baba bariko bariga barashima cane kuko niyo batashe baza bararonka utwo bakora tubinjiriza.

Amashure yigenga akomejekwigenza neza, na canecane mu gutunganya indinganizo z'uko ishure riba rimeze. Abavyyei bakaba bashima yuko abana babo bigira ahantu heza kandi bahabwa ubumenyi bushimishije.

Kubera ko abanyeshure bagiye baragabanuka, ku mashure ya kaminuza kubera badugije amafaranga, ubuye baciye bafata barahindura intebe, ub'umunyeshure umw'umwe akaba yiyicarana izindi baciye bazigurisaha, amahera asigaye baca bayakoresha ibikorwa vyo kw'ishure.

Abanyeshure bamwe bamwe bahejeje ibindi vyigwa bavuze ko ivyo vyigwa ata co vyabamariye kuberako bagiye mu ndimi n'ibiharuro na ho ngaha mu burundi bikaba bitabinjiriza baciye baja kuyiga gucapa na vyo barabeko bogerageza.

Umunyagihugu yafashijwe n'umunyeshure yaravuye kwiga akaba yarafashwe n'igise mwibarabara yaje gushimira cane uwo mwigeme ingene atigeze amuterarana yaciye amunyarukana kwa muganga akaba yibarutse neza.

Ibiciro vy'ivyuma vyo kubaka vyaduze cane kw'isoko mpuzamakungu kubera yuko bitakironka ukungene biza biciye mu mazi. Bikaba bisaba ko bifatirwa rutemikirere nayo usanga izimvye cane.

Mw'ishirahamwe ryo kwiteza imbere ry'ibugendana hibonekeje abantu baza kwishuza amahera yabo, kubera ingwati batanze bavuga yuko bagiye kuzitora batigeze bashikana mu ngiro ibikorwa bari biyemeje kuzobakorera.

Ababaji bakomeje kuronka ibiraka vyinshi vyo gukora intebe na cane cane zo mu rusengero canke mu masoko. Bakaba bashima ko kumenya umwuga ari ikintu kimwe ciza cane cababayeko mu buzima kubera ubu badashobora kurara ubusa.

Imvura yazindutse iragwa mugatondo yatumye ibintu bimwe bimwe bicererwa, na cane cane abarimu gushika ku kazi n'abanyeshure. Ivyo bigatuma ivyigwa bigenda bukebuke, abandi nabo bakitwaza yuko baca baryama.

Abanyeshure barashima ukungene bubakiwe ibibambazi vyo hejuru kubera ubu unye ntibatinya gutambuka kuko bamwe bamwe bazungurirwa, abandi ugasanga baguye hasi atanuwabasunuye bagashima ingene babitwararitse

Abarongoye abandi mu mashure ya kaminuza, bahuriye hamwe kugira ngo bategure umusi mukuru wahariwe ubwigisha. Bamwe bamwe bafunditse ko bazoja kuma defire, abandi nabo basigare barategura uko urubanza ruza kugenda.

Hatunganijwe ihiganwa ryo guteka ryabereye mu Kigobe kw'ishure ry'abashinwa. Umukobwa NZEYIMANA Devote akaba ariwe yatahanye agashimwe yashoboye guteka muminota mikeya, kandi ibifungurwa vyiwe vyari bifise akanovera.

Hibonekeje urwaruka rwanje gusaba ibibanza vyo kwigiramwo, kw' ishure rya Musinzira i Gitega, ariko umuyobozi w' ishure yavuze ko atabibanza bisigaye, abo banyeshure bogenda kuronderera ahandi mu bindi bibanza.

Abanyeshure bo mu gisata c'ubuganga, uno musi baronse akaryo ko kuja kwimenyereza ivyo basanze biga bifatiye ku buhinga bwa none, barashimye cane ingingo ya leta ingene iguma iborohereza mu buryo bwo guca ubwenge.

Bamwe bamwe bafise amazu y' uburaro badandarizamwo, baravuze yuko batoroherezwa cane mu gihe baba bagiye kurondera ibipapuro bishobora kubemerera gukora. Bamwe bamwe bavuga ko bamaze iminsi itanu bari aho hantu ariko batigeze batunganirizwa.

Uno munsi hari umunyeshure yitanze w'umukanisani, aza azanye imodoka yi wabo kugirango bige bayirabirako, umuyobozi akaba yamushimiye kuberako uburyo ntibuba buboneka cane, kugira bashobore kuba bokota izo modoka ngo zize.

Hatunganijwe ihiganwa ku banyeshure bari bamaze igihe biga ivyo guteka. Bamwe bamwe bagashima ko ico cirwa cabagiriye ingira akamaro kuko bamwe barafata bagateka utuntu dukeya ku mugoroba bagashira ku mabarabara bakaronka nababagurira.

Igihugu c'urwanda ca sinyiraniye amasezerano n'igihugu c'ubushinwa kwigisha abanyagihugu bo mu mitumba ingene bokwiga kurima iburyo bwa kija mbere bakaba baje babazaniye n'ivyuma vyo gukoresha hama barashima abanyagihugu ingene babagiriye neza mu kubaha ivyo bikore esho.

Uno munsi hatunganijwe ihuriro ry'abakobwa bari mu mashirahamwe yo kwiteza imbere bamwe bamwe bakaba baje bazanye ivyo bakoze abandi bakigishwa uburyo bategerezwa kwibeshaho, kuko bamwe bamwe bavuga iyo bahejeje ishure ko baca baja kwicara muhira.

Akavura kazindutse karagwa, katumye ikibuga gisa neza, na cane cane ko bari batanguye kugikora kugira ngo bateremwo amashurwe. Barashima abashoboye gutanga iyo mfashanyo kugira ngo ibi bikomeze gusa neza.

Ubuvuzi bw'akarere ka Bujumbura, bwatanze itangazo yuko abantu beshi bokwiyubara kutaguma basamara ngo bagende batambaye ubufuka munwa kubera hasubiye kwibonekeza, ikiza c'ingwara ifatira mubwonko.

Imvura yibonekeje uwu munsi ku mugoroba, kw'ishure ritoya ryi Munyinya, ryononye cane aho abana baca , mbere abavyeyi bakaba bagize amakenga ko ,abana b'abo bashobora kurwa mu binogo vyimbwe iruhande y'aryo.

Amafaranga ashika i miliyoni mirongo itanu yegeranijwe kugira ngo abana bo mw'ishure ry'ikiganda baronka amatara amafaranga yacitseko baciye bayubakisha ibibambazi vy'inyuma hamwe baraca n'imifurege kugira ngo amazi ashobore kuba yorengana.

abanyeshure babiri bari bararungitswe kwiga hanze kugira banonosore ivyerekeye umuyaga nkuba baje barerekana ubundi buryo bahawe bakaba bashimira ingingo ya reta ikomeza korohereza abo banyeshure no mubuyobozi bwabarungitse

Uno musi abanyuna bo mw'ishure rikuru rya mpimba baryohewe cane n'ukubona binjiye mu mashure mashasha asize amabara meza na canecane ko ubuye isuku rirarangwa riteyigomwe bakaba batumirira abavyeyi kuza baritanga bukebuke kugira ngo hase neza.

Iy'iminsi hakomeje kwibonekeza Abavyeyi n'abana baza gusaba ibibanza vy'ishure, ariko umuyobozi akababwira kw'atabibanza bihari, bamwe bakanka kugenda, abandi bukeye bakagaruka bavuga ko batabatazocika intege, kuko n'inyuma ya zeru Imana Irakora.

Kubera ikena ry'amazi, buramatari w'igisagara ca Bujumbura , aratumirira abanyagihugu kugura ivyo kuvomeramwo vyinshi cane, kubera y'uko barashobora kumara iminsi itatu amazi adashoboye kuza, ivyo navyo bikaba bitumwa n'urutsinga rwacitse.

Unomunsi hatonganijwe ihuriro ry'abarongoye abandi kumashure kugira bigire hamwe indinganizo nshasha y'ukungene abanyeshure bobafasha kuza barasohoka amashure bafise imigambi myiza yokwiteza imbere.

Abanyeshure babakanishi bambaye umwambaro wubururu bicaye kumeza imbere yaho hariho ivyuma bitatu bamwe urabonako bumiwe, abandi bararyohewe bariko bararondera uko bitunganya kugira babitahure.

Indinganizo nshasha yafashwe n'umukuru w'igihugu yo gusiga amaterefone hanze kubakozi ba Reta, ubu abanyagihugu barashima ko amatara atakiza aracika, n'amakonegisiyo akaba ameze neza kubera ko abakanisani bariko bavyitwaramwo neza.

Abanyeshure bo kwishure rya kinama barashimira ubuyobozi bwabo bwabarondereye abo bigira ingene bakora imodoka bariko biga umwuga wo gukora ikanisani ingene yabakiriye neza.

Abakozi babiri bakora mw'ihinguriro rihingura ibifungurwa, bakaba barabahaye n'imyambaro bambara bariko barakora kugira ngo izabo ntizicafure. Bariko barerekana ukungene bafunga ivyo bifungurwa vyabo.

Ubuyobozi bw'ishure rikuru rya ntahangwa bwarashoboye kuzana ibikoresho kugira ngo abanyeshure babakanisa biboronkereze ivyo bababize mu masomero bace baja kubikore babone ukugene bigenda, bakaba bashima bamwebamwe kuko iyo kumugoroba batashe bashobora kuronka ubuzi bushobora kubuganira mubuzima bwabo.

Urwaruka ruhuriye mwishirahamwe ry’ibiyaga binini, bashoboye guhurira mu gihugu c’Uburundi, aho bariko barigira hamwe indinganizo nshasha yukungene abana bogenda barakura bafise intumbero y’ubuzima bwabo.

Abakanishi b’ivyuma hamwe n’imiryango, barashimira ubuyobozi k’ubu babaha amatara akwiye bakaba akazi kabo katacononekara ngo canke babure ivyo gufungurira imiryango yabo.

Abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba barashima indinganizo nshasha zazanywe zo gutanga karangamuntu. Ubu uye ntamwanya muniniya bisaba ko bayironka, ariko ubwa mbere wasanga bifata ikiringo c'indwi yose.

Abakanishi batanu bariko bagerageza kwiga ukungene ivyuma vy’imodoka bimeze, babiri barahagaze abandi bameze nk’abunamye uwundi ari musi y’icuma i ruhande hariho imodoka zibiri.

Abanyeshure bicaye imbere ya mudasobwa, bamwe urabona ko bariko barakurikirana abandi bariko barasamara umunyeshure umwe yambaye igitambara mumutwe abandi ntavyo bambaye.

Abanyeshure bo kw'ishure rikuru ry'Inyangwa bahawe itegeko n'umwarimu ko bazoza bariga bakuye imipira kuberako bamwe bamwe batangura kwisinzirirako amasaha yo mugatondo. Umunyeshure umwe yabishimye.

Intara yamakamba yarashoboye kubaka inzu yuburaro iri kugiciro gitoya cane ugereranije n’izindi nzu zirikuruhande ingenzi zirashima ko ubu zishobira kuronka aho kuruhukira canke ahozishobora gufatira akantu mukurindira ko bataha

Abakanisani bo mu mashure matomato, barishimira kubu bashobora kuja gukora ivyo baba buhiye na cane cane ko kenshi bafata imboroko gusa ntibaronke akaryo ko kugenda, bakoresha ku ntsinga canke kubindi bikoresho babone uko bikorwa.

Ikibuga gitewemwo igiti c'umwembe haraboneka yuko n'imvura ihejeje kurwa. Hirya yaho hariho inzu isakajwe amabati y'ubururu n'igicu cuzuye imvura.

Igihugu c'ugwanda n'icubushinwa basinyiraniye amasezerano y'ubwubatsi, bukazotangura mubihumbi bibiri na mirongibiri n'indwi bihera mu bihumbi bibiri na mirongibiri nagatatu, abanyagihugu barashima ko n'ivyuma vyaje bizobafasha kuba baritegura.